Nnipakuow yi atwa ahyiam wɔ ha a, beaeɛ no yɛ amusieɛ. Efunaka si hɔ. Papa panin bi nso abu nkotodwe wɔ nnipakuo bɛyɛ anum anim. Mpanimfoɔ mmarima wɔ ha. Na mpanimfo mmaa nso wɔ ha.

Mmɔfra nson bi ɛte atwedeɛ so ɛwɔ ɛdan bi ho. Biaa ɔte no bɔtɔ ɛne nneɛma bi a ayɛ fin egu ɛhɔ. Abɔfra no bi ntaade a ɛhyɛ wɔn no ahosuo ɛyɛ yellow ɛna green.

Waakye a kɔkɔɔ a wɔakye, kosua, taalia, gyeene ne nhahamma gu so. Shito kakra gu nkyɛn, ɛna abomu nso gu nkyɛn.

Papa bi te ha a mmɔfra atwa ne ho ahyia. Ɔredi dwuma sononko bi ama mmɔfra yi rehwɛ no yie pa ara. Mmɔfra no dɔɔso kakra wɔ n'akyi, na baako a ɔgyina hɔ aworɔ n'atadeɛ a n'afuru so da hɔ.

Garden mu a nnipa mmiɛnsa wɔ mu. Nnipa no mmienu yɛ mmaa na baako yɛ barima. Wɔadua nhwiren ama no anyin kama a wɔresosɔ mu. Ebi hyɛ wɛlɛntenbuut.

Mmɔfra bi gyina nsuo mu. Mmɔfra yi de bokiti ato nsuo mu resa bi. Mmɔfra yi yɛ bɛyɛ nnan. Baako a ɔwɔ mu hyɛ atade soro yellow, baako nso hyɛ kyɛ wɔ ne ti .

Maame bi te akonnwa bi so, ne nkyɛn no, rubber si hɔ a wakye boflot agu ade mu asi so. Coal pot si ne nkyɛn a silver si so. Kɛntɛn nso si ne nkyɛn.

Mmeranteɛbi gyina beaeɛ bi a wɔredi agorɔ. Mmeranteɛ yi ntareɛ ahosuo no yɛ soro fitaa na fam tuntum. Socks a wɔahyehyɛ no deɛ yɛ yellow ɛnna fitaa.

Ɛhyɛn a nsuo gu mu, na nipakuo bi rebu nsuo no, ɛbi de wɔn pan, wɔn rɔba, ne wɔn bokiti na aba hɔ. Maamefoɔ ne mmɔfra na wɔdɔɔso.

Mmeranteɛ mmienu bi gyina beaeɛ bi. Atadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ over raw, a wɔn nyinaa hyɛ ɛkyɛ fitaa. Baako koto hɔ, ɛna baako nso kyina machine ho. Deɛ ɔkoto hɔ no hyɛ ahwehwɛniwa a wɔde bɔ wɔn ho ban wɔ adwuma mu.

Nnipa nwɔtwe bi atwa ahyi a wɔ efidie bi ho. Nnipa yi mu bi yɛ mmaa, ɛna ɛbi nso yɛ mmarima. Ataare a ɛhyɛ wɔn no, ɛbi yɛ bibire, ɛna ɛbi nso yɛ pink. Wogyina nwura mu.

Papa bi gyina hɔ a wɔakuntun ne mu ekita mahyin bi mu. Afidie yi yɛ afidie a yɛdekye owia ma anyinam kanea. Na nneɛma binom sisi ne nkyɛn a n'ahosuo yɛ tuntum ne fitaa.

Aha ɛyɛ nwura mu a mmoa bebree wɔ, na ɛgyata ɛwɔ ha ɛna ɛkoɔ ɛnso ɛwɔ ha. Ɛkoɔ no ɛdɔɔso nanso ɛgyata no akye wɔn mu baako a ɔrewe no. Na ɛkoɔ noa aka no ɛtwa gyata no ho ɛhyia a wɔntumi ɛnyɛ whee.

Abɔfra ketewa da adeɛ a nkwadaa de gye wɔn ani a wɔfrɛ no toys ho, toys yi bi wɔahyehyɛ no te sɛ dan, wɔahyehyɛ bi nso te se kaa. Abɔfra yi da ho a wafee ne se a n'ani agye.

Mmarima pii a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na wɔn nsam no wɔkitakita plywood a wɔde ntwerɛeɛ bi abobɔ so. Dodoɔ no ara hyehyɛ ɛkyɛ akɔkɔɔ, ɛna wɔn atadeɛ no nso no yɛ tuntum.

Ɛdan a apolisifoɔ ne aprisanfoɔ wɔ mu, na apolisifoɔ no ato santene a wɔrekɔ, ɛna aprisanfoɔ no nso mu baako repra fam. Apolisifoɔ no hyɛ atadeɛw tuntum, ɛna aprisanfoɔ nno atadeɛ no yɛ orange.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ ha a mmienu gyina hɔ na wɔn a wɔaka no tete hɔ. Wɔn a wɔgyina hɔ no yɛ ɔbaa baako na ɔbarima baako. Table ahodoɔ sisi hɔ a nkrataa bebree gugu so.

Nnipakuo bi ahyia wɔ ha, wɔyɛ bɛyɛ nnum. Mmienu ɛte akonnwa so, ɛna baako kuntunu hɔ, na mmienu aka no nso agyina hɔ. Wɔn mu mmiɛnsa akitakita nneɛma bi.

Nnipakuo a wɔatwa ahyiam ha no yɛ mmaa ne mmarima. Wɔn nyinaa afadeɛ yɛ fitaa. Ɔbaa baako a ɔhyɛ ahwehwɛniwa atene ne nsa de resɔ biribi a ɔbarima baako kuta mu.

Maame bi a ɔte n'adwuma mu na ɔresere, na nneɛma a ɔtɔn yɛ ntoma ne kente. Wohunu ntoma bebree ne kente bebee a dodoɔ no ara ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne akokɔ sradeɛ.

Adwumayɛfoɔ bi wɔ dan mu a wɔreyɛ adwuma wɔ adaka kɛseɛ bi ho, na atwedeɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ si hɔ. Mmranteɛ bɛyɛ nsia na ɛwɔ ha na ebi hyɛ ɛkyɛ na ebi nso hyɛ soata.

Nnɔbayɛ ahodoɔ a maame bi te ɛnimu. Maamekoɔ yi ɛɛsre na ataadeɛ a ɛhyɛ no yɛ ntoma ataadeɛ yapam no ɛsoro ɛne trousers. Nnobayɛ no bi te se abrɔbɛ, carrot, ntos, akutuo ɛne deɛ ɛkeka ho.

Beaeɛ a wɔtwa sini, na sinitwafoɔ ɛyɛ bɛyɛ nnan, ɛna wɔn a wɔreyi sini no yɛ mmienu, ababaawa ne abɔfra bi. Na sinitwafoɔ no ɛde wɔn afidie no ahwɛ ababaawa ne abɔfra ne so, na wɔn mmienu ɛnan asisi fam.

Mmaa bɛyɛ nsia ɛhyia mu a ɔyɛ ɔyɛkyerɛ. Baako ekita akasamuu ɛna wɔn a aka no atwerɛ nsɛm ɛgu plywood so. Wɔn mu mmienu apegyapegya wɔn nsa akɔ soro a ɔretea mu.

Adwumayɛfoɔ a wɔyɛ adwuma wɔ kwan so, na wɔn mu mmienu kita machine a wɔde retwa adeɛ bi mu. Wɔn a wɔretwa dadeɛ no de adeɛ akata wɔn anim nyinaa, na baako gyina hɔ a ɔno deɛ wabue ne deɛ a ɔrehwɛ wɔn.

Didipono bi so a nnipa bi te ho, na nipa no nsa kura kɔpo a drink wɔ mu. Ɔwɔ brodo nso fa da plɛte so wɔ didipono no so. Nnwoma ne nhwinen nso si didipono no so.

Dan a wɔasiesie mu. Akonnwa bi si ha a nneɛma bi da nkonnwa no mu. Table bi nso si ha a nneɛma bi si table no so. Carpet sɛ fam a n'ahosuo no yɛ tuntum ne fitaa.

Dan a wɔasiesie mu. Nneɛma pii si dan no mu. Akonnwa a sumiiɛ nso gu akonnwa no mu. Basket mmienu nso si hɔ. Kanea a ɛyɛ fɛ nso wɔ hɔ.

Abɔten a ɛdan ne cars sisi hɔ. Car no bi taksi. Ɛna baako nso yɛ KIA. Nnipakuw nso nenam kwan no mu bebree. Car no baako n'ahosuo yɛ tuntum ne akokɔsradeɛ.

Sinihwɛbea enipakuo bebree ɛhyia wɔ hɔ. Na wɔn nyinaa ɛni rehwɛ tv kɛseɛ a waso so. Abranteɛ baako a ɔte akyire ɛwɔ chain ɛda ne kon mu.

Mmranteɛ bɛyɛ nson a baako edi enimmu. Na deɛ ɔdi ɛnimmu no ama bɔɔl so abɔ a wɔn a aka no ɛrehwɛ no. wɔn a aka no ebi ɛhyɛ kyɛ, ebi nso ɛnhyɛ kyɛ.

Nnipa mmiɛnsa wɔahyɛ ntaade fitaa. Baako a ɔka ho no ɛhyɛ ntaadeɛ kɔkɔɔ ne ɛkyɛ kɔkɔɔ ɛtɔn ice cream. Wayi ice cream ne bi ama mmɔfra mmienu a baako kita ne maame na baako nso si ne ice cream adaka no so.

Nnipakuo bi a wɔreyɛ kua. Ma nneɛma a wɔadua no, wɔde pipe atotototo mu a wɔregu so nsuo. Akuafoɔ yi nyinaa ahye overall a ɛfiri wɔn ti kɔsi wɔn nan ase, na n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Nnipa bi gyinagyina kaa to a bi nso tete mu. Kaa yi yɛ Benz Bus a wɔapenti no soro akokɔ sradeɛ na fam tuntum.

Mmɔfra mmiɛnsa a mmienu te akonwa so na baako ɛde ketewa baako ɛnso ɛsi ne nan so. Wɔn akyi no, wohu ankorɛ a wɔkɔ nsuo gu mu ɛne kuffour gallon nso a ɔdekɔ nsuo esi hɔ.

Dan, cars ɛna nnipa ɛdi ahyiam wɔ ha bebree, cars no dodoɔ no ara ahosuo ɛyɛ fitaa. Na motto nso ɛsisi hɔ. Nnipa ne bi gyinagyina cars ne ho.

Adwumayɛkuo bi a ɔgyina car ho na mmabaawa wɔ mu, ɛna mmranteɛ nso ɛwɔ mu. Nnan ɛkoto fam ɛna mmiɛnsa a ɛyɛ mmaa mmienu ɛne barima baako egyina hɔ. Barima a ɔgyina hɔ no hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipakuo bi redi asa. Ɔbaa na ɔdi kan, na barima nso gyina akyire. Wɔn a wɔredi asa no nyinaa afura kente. Nnipakuo bi nso wɔ akyire a wɔrehwɛ asa no a wɔn ani agye resre.

Mmɔfra nwɔtwe bi egyina nsuo mu. Wɔn nyinaa aworɔ wɔn ho na ɔredi agorɔ ɛwɔ nsuo no mu. Wama baako so ɛsi agɔngɔn ɛna baako nso gyina baako abɛti.

Adan a wɔasiesie mu na table si mfimfini a nkonnwa bɛyɛ nnum atwa ho ahyia. Curtains, kanea, ne mfonin bi a ɛsi drawer baako so wɔ dan mu hɔ.

Nnipakuo a mmɔfra, mmaa ɛne mmeranteɛ mpanimfoɔ wɔ mu a wɔte kodoɔ bi mu. Kodoɔ no ɛsi nsuo so a ɛbi ɛtutu wɔn kyɛ a wɔde kɛntɛn awene ɛrehim wɔn nsa.

Maame bi a ne mma mmienu atwa ne ho ahyia. Na ɔne baako resi nneɛma wɔ pan bi mu. Ɛna ɔbaako a waka nso te pan foforo mu a ɔno deɛ, wabue ne nsam a ɔresere. Nneɛma a wɔresi no, apu ahuro kuhaa.

Nnipakuo a wɔato santene na wɔkutakuta nkyɛnse. Wɔn a wɔatwa ahyia ha yi no, ebi atade ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ, blue, kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa hyɛhyɛ kyale na wɔdi saa santene yi so.

Maame bi wɔ nwiram a ɔte bicycle so, na ɔde nkwadaa mmienu asi n'anim, ɛna baako nso te n'akyi wɔ bicycle no so. Wahyɛ egya nso wɔ bicycle no to a kɛntɛn si n'apampam.

Apolisfo bebree ahyia, na baako a odi kan no, tuo sɛn n'ani. Wɔn a aka di n'akyi nso nyinaa hyehyɛ wɔn kyɛ. Na ebi nso hyɛ ahwehwɛniwa tuntum wɔ wɔn ani.

Nnipa bi ahyia a deɛ ɔgyina anim no yɛ ɔbaa Bibini, na Bronin bi nso gyina ne nsa benkun so, ɛna nipakuo kakra nso gyina n'akyi. Ɔde kente apɔ ne mu, ɛna ɛbi nso si n'asene. Aberanteɛ bi gyina n'akyi a wahyɛ kyɛ ne ahwehwɛniwa tuntum.

Ayiyɔase a mmaa ne mmarima ɛtwa ɛhyia. Na mmaa no ɛfira ayi ntoma tuntum ɛna mmarima no ntoma no baako akoha ne deɛ. Na twenekafoɔ nso wɔ hɔ a ɔrebɔ wɔn twene.

Nkwadaa mmienu bi te hɔ a maame bi gyina wɔn akyi, na maame no kura koraa wɔ ne nsa a nsuo a ɛwɔ koraa no mu no, ɔrehwie agu abɔfra baako so. Maame no tirinwi afu kuhaa, na wɔn nkyɛn no, nhwiren mmenu si hɔ.

Abaayewa a ɔte wheel chair mu ɛresre ɛna ɔkumaa baako nso edi mirika di nɛkyi a ɔno nso sre. Baako nyinaa akyire nowhaa ɔgyina nwhiren mu. Na deɛ ɔreturu mirika no ɛhyɛ camboo ɛna ɔhyɛ trousers.

Abarimaa baako bi nam abɔntene so a ɔso kɛntɛn, na ne nsa kita kaa kɔba. Ne benkum so no, aberanteɛ bi gyina hɔ. Nnipa pii nso nam n'akyi wɔ beaeɛ a ɔnam no.

Mpoano a maame bi kita mpataa wɔ ne nsam, na ɔwɔ mpataa no kɛseɛ baako wɔ ne nsa benkum mu, ɛna nketewa bebree nso wɔ ne nsa nifa so. N'akyi no yɛ mpoano a ship si po no so.

Nnipakuo bi a wɔn dodoɔ no ɛyɛ mmaa ɛtete kwan ho. Na wɔn mmɔfra nkumaa nso ɛtete wɔn nkyɛn a ɔresrɛsrɛ adeɛ wɔ kwan ho. Abranteɛ bi te motor so ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ ne fitaa ɛretwa mu. Nipa bi nso gyina wɔn ɛkyi ɛwɔ kwan ne ho.

Mmɔfra nkumaa bi ahyia a ɔbaako de ne kyalewote ama ne nsa so sɛdeɛ wɔde camera twa selfie. Mmɔfra a wɔaka no hwɛ no te sɛ deɛ wɔn nso retwa mfonin no bi a wɔresere.

Ɛdanhyiamua nnipakuo bi ɛhyia ɔrebɛ atwɛdeɛ. Wɔn nyinaa ɛhyehyɛ coat a ɔsanyɛ abrɔfo. Na baako ato twɛdeɛ ɛdebɔ ne yɔnko no a ebi nso wɔ nkyɛn a ɔrepata.

Maamefoɔ mmienu ne papa baako a mmɔfra bɛyɛ nsia wɔ wɔn nkyɛn, na table bi nso si wɔn mfimfini a nneɛma a wɔde kyerɛ nkwasaa yi adeɛ gu saa table yi so.

Danhyia bi a nnipakuo bi atwa ahyiam na ɔbaa baako gyina wɔn anim kita microphone, na wɔn a wɔaka no retie. Ɔbaa yi atadeɛ a ɛhyɛ no yɛ atade kɔkɔɔ, na wɔn a wɔahyia no nso na wɔn mu bi ahyɛ coat.

Nipakuo bi ato santene. Ɛmu bi yɛ mmaa, ɛna ɛmu bi nso yɛ mmarima. Dodoɔ no ara hyehyɛ nose mask, ɛna dodoɔ no ara nso hyehyɛ jackets ne sweater,.

Abaayewa bi atena se ɛwɔ bukyia anim na ɔreyɛ aduane a egya wasɔ no epu nwusie. Plɛt bi nso wɔ hɔ a aduane egu so. Nipa bɛyɛ nsia nso wɔ akyire a ebi etwa no nfonni.

Sukuufoɔ mmaayewa nketewa bi a wɛhyia mu ɛredi agorɔ. Agorɔ wɔdi no ɛyɛ ampe na wɔn sukuu ataadeɛ no yɛ kanee tiin ɛne paano. Baako ɛwɔ hɔ a wahyɛ sweater fitaa ɛgu n'ataade no so.

Beaeɛ yɛtɔn nnuro. nnipa mmiɛnsa egyina hɔ. Baako ɛretɔ adeɛ na ɔgyina deɛ ɔtɔn nnuro n'anim a ɔrehwɛ no. baako nso gyina wɔnɛkyi a wɔato n'ani ahwɛ nnuro a wahyehyɛ no cabinet no emu.

Danhyiamu a mma bi ahyia wɔ hɔ. Na ɔbaako asɔre agyina simpie anim a ɔrekasa gu microphone mu. Wɔn a aka no atwa wɔn ani rehwɛ no.

Ɛdɔm bi ahyia wɔ ha a wɔn anim nyɛ fɛ. Na baako gyina hɔ a watea resu. Ɛna ɔbaako nso ayɛ n'anim mmɔbɔ. Wɔn ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ fitaa ne tumtum.

Nipadɔm bi ɛtwa hyia wɔ hyiadan bi mu a ɔrehwɛ nfonni. Na nfonni a ɔrehwɛ no wɔ tv mmienu so. Deɛ ɛwɔ benkum no ɛyɛ nipadɔm bebree ɛna deɛ ɛwɔ nifa no ɛyɛ nipa mmiɛnsa ɛna ɛɛhwɛ.

Nnipa bi wɔredi asa. Na ɔbaa ne ɔbarima a ɔbarima no da fam na ɔbaa no si ne so. Wɔn afade no yɛ fitaa ne tuntum ne akokɔsradeɛ. Na ɔbarima no nhyɛ ataadeɛ. Na ɔbarima no nhyɛ ataade soro na ɔbaa no de ntoma abɔ ne mu.

Mmɔfra bɛyɛ nnum a wɔde nnua ayɛ kaa. Mmienu te kaa no mu, ɛnna mmeɛnsa a wɔdi akyire no nso repia. Wɔn se go so a wɔresere. Abaamua baako nso gyina nkyɛn.

Nnipa bi ahyia wɔ dan bi mu, na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmaa. Barima baako nso gyina hɔ a wahyɛ nose mask, na nnipa dodoɔ no ara asi wɔn tiri ase remiamia wɔn phone so.

Dwabɔ bi ase a ɔhempɔn bi te hɔ na nnipa bi nso gyina n'anim rekyea no. Wɔn a wɔgyina ɔhene no akyi no akwaha wɔn ntoma asi wɔn bo, na kyiniiɛ nso wɔ hɔ a ɛsi ɔhempɔn no so.

Nnipakuo bi a wɔsoa nsa. Ɛbi tete fam, wɔama bi nso so, bi nso gyinagyina hɔ. Aberanteɛ baako a ɔwɔ anim no ɛhyɛ ataare soro ne fem tuntum. Baako so asi ne ti ase.

Nnipa num bi ɛdiahyia ɛwɔ hyiadan mu a wɔdi ano baeɛ baeɛ. Na mmienu ɔkasa wɔn ho no asɔre ɛgyina hɔ ɛde wɔn sa akyerɛkyerɛ wɔn ho so. Wɔn a aka no ɛnso ɛte hɔ ɛrehwɛ wɔn dwumadie a ɔredi.

Nnipa pii abɔ dɔmpem wɔ dan mu a pinkyenpinkyen asi. Wɔabɔ apee so wɔ baabi a wɔwɔ no. Ɛbi hyɛ nose mask, ɛbi hyɛ fuugu, ɛbi hyɛ coat, ɛna ɛbi nso ahyɛ up and down.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu. Nkonnwa ne tables sisi hɔ. Table biara no, nnipa bɛyɛ nsia na atwa ho ahyia a wɔn nyinaa atwa wɔn ani ɛrehwɛ nipa baako a ogyina simpie ho ne mu.

Nnipa mmiɛnsa bi wɔ adwuma mu. Na mmienu a wɔdi kan no abue krataa bi so a wɔrehwɛ mu, ɛyɛ ɔbaa ne barima, na ɔbaa no wɔ headset a wayi afiri n’aso ato ne kɔn mu.

Mmayeaa nan a mmiɛnsa so akutuo. Mmienu a wɔso akutuo no yɛ mpanimfoɔ, ɛna abofra baako nso so akutuo no bi. Ɔbaa panin baako gyina wɔn wɔn anima ɔno deɛ ɔnso akutuo no bi na ɔne wɔn rekasa. Maame abofra no abofra hyɛ n'akyi a wɔn a wɔso akutuo no nyinaa nan sisi fam.

Ghana mmarahyɛbedwafie a nnipa bebree atwa ahyia ha. Wantwiwantwi bi asi ama asrafoɔ aba hɔ rebɛma asomdwee asi. Ebi tete hɔ na ebi gyinagyina hɔ. Mmrahyɛbadwafo dodoɔ no ara hyɛ ataade fufuo.

Ɛdan a wɔsiesie mu na mpa wo ha, sumiɛ nso da mpa no so. Drawer mmienu si mpa n'atifin. Ahwɛhwɛ esi benkum ɛna cabinet nso esi benkum. Woa painti ɛdan no mu fitaa.

Danhyia bi a nnipa wɔahodoɔ bebree ɛwɔ hɔ. Mma ne mmarima nyinaa wɔ hɔ, na wɔn mu fodoɔ no ara hyɛ ntaade fufuo a wɔasan de nose mask abobɔ wɔn ano. Ɛbi nso fura kente na baako ahyɛ kootu a ɔbɔ taae.

Mmranteɛ bi a ɔrema efunu so na wɛbu nkotodwe ɛna efunu no sisi wɔn ɛkyi. Mmaranteɛ no bi nso wɔ akyire a twene akɛseɛ kita wɔn a ɔrebɔ mu.

Ɔbaa bi a ɔgyina sink ho. Ɔkuta plate na wɛbue sink no pipe a ɔrebu nsuo de ahohoro ne plate mu. Abre korɔ naa ɔde phone atare n'aso a wapegya nabɛti ɛna ɛde aso phone no mu.

Didipono a nnipa bɛyɛ nnan wɔ, na ɔpanin baako a ne tiri nyinaa ne n'abɔdwesɛ afu dwene, na ɔde kiki ato ne moma so te hɔ. Ɔkita krataa bi a ɔde rekyerɛ ɔbaa baako bi a ɔgyina ne nkyɛn.

Nnipakuo a wɔde afidie tu nsuo fiti fam na ɛredi dwuma. Wɔyɛ mmeranteɛ bɛyɛ nnum, na baako no ahyɛ ataare soro kɔkɔɔ na fam kɔkɔɔ na ɔhyɛ kyɛ nso kɔkɔɔ. Na baako hyɛ kyɛ bibire na baako nso gyina hɔ a waso ne sisi ɛrehwɛ machine no wɔ soro.

Nnipakuo a wahyia wɔ beebi, na ntɔkwa asi wɔn ntamu ama wɔatoto nkonnwa ɛde reboro wɔn ho. Wɔn afadeɛ ɛyɛ kootu a ɛbi abɔ taae de ato so. Baako kita frankaa.

Abusuakuo bi a wɔn dodoɔ ɛbɛyɛ bɛyɛ nwɔtwe te mpatadan anim. Wɔn akyi no, wiem ayɛ kusuu. Ɛbi gyina hɔ ba ɛbi nso te hɔ. Maame baako te a abɔfra da ne nan so.

Nnipakuo bi a wogyina efunu ho na wɔredi asa ansana wɔama funu no so. Mmaranteɛ bi gyina akyire nso a wɔrebɔ nsɛnkuo. Baako kita ban a ɔrebɔ. Na papa baako nso gyina akyire a ofura ntoma wɔ n'asen a ɔhyɛ T-shirt ne kyɛ.

Odumgyafoɔ bi awɔaba dan bi ho rebedum gya. Wɔn adwumayɛfoɔ no dɔɔso a ebi ataadeɛ no ahosu yɛ kakii, ebi nso yɛ orange. Na wɔde car aba a car no ama adwumayɛfo de nsuo redum gya no.

Nnipa mmiɛnsa bi a wɔredi dwuamaso bi. Na wɔkita dadeɛ tea a nnipa mmienu asɔ mu a baako nso ɛte hɔ. Nnipa no nyinaa hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Na wɔsan hyɛ overall ne safty boot.

Nipa beyɛ sɛ du ɛnam kwan mu a ɔhyɛ ataade korɔ. Na wɔn ataade no ahosuo no ɛyɛ kɔkɔɔ, fitaa, ahaban mono, fitaa bio ɛne bebree a edidisoɔ. Wɔn nyinaa hyɛ ɛkyɛ fitaa a wɔdi tuntum ato mfimfin no.

Mmmarahyɛbadwam a nipakuo bi tete hɔ na ɔbaako asɔre rekasa. Deɛ ɔrekasa no hyɛ ahwehwɛniwa a wahyɛ coat, na wasane abɔ tie. Wɔn a wɔte n'akyi no bi nso remiamia wɔn phone so.

Nnipadɔm bi abɔ dɔmpem nam kwan mu a wɔreyɛ campaign. Baako kita sign board a wɔatwerɛ so Labour Party a nnipa mmienu mfonin da so. Nnipa no bebree no ara ahosuo no ara yɛ fitaa a ɛbi hyehyɛ kyɛ.

Nipakuo bi atwa ahyia wɔ table bi so, wɔredi nkɔmmɔ. Mmaa te fa baako na mmarima nso te fa baako a wɔn nyinaa resere. Computer si table no so, si tabke no so, ɛna nhwiren a ɛwɔ adeɛ ketewa bi mu nso si table no so.

Nnipa bi nam nwura mu a wɔrekɔ akɔsi funu. Na wɔn mu bebree no ara hyɛ kyɛ. Mmaa wɔm na mmarima nso wɔ mu. Wɔde afunu no ato abaa so a ɛda mmeranteɛ bi kɔn ho.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ dan bi mu. Na ebi anim no, table si hɔ a laptop sisi so. Mmienu nso gyina hɔ awhite boad si wɔn anim. Wɔn a wɔgyina hɔ no ataareɛ no soro yɛ bibire.

Nnipakuo bi gyina stage so a wɔredi asa. Mmaa ne mmarima a mmarima no hyɛ singlet tuntum, na mmaa no so de bɔtɔ asɛn wɔn ase. Mmaa ne ti so, kyɛ hyɛ wɔn.

Dan bi mu a mmeranteɛ bi tete hɔ. Nkonnwa ne table fitaa bi nso si hɔ a nneɛma bi te sɛ pɛn, books gugu so. Mmeranteɛ yi nso tete wɔn kɔmpiita anim.

Ɛdan a wɔsiesie mu kama. Cabinet esi dan no mu a cabinet no mu no ɔde nwoma ɛne nfonni bi ɛsiesie mu. Akonwa nso si hɔ a akonwa no sumiɛ ɛdam. Carpet nso ɛsɛ fam hɔ.

Nipakuo bi ahyiam a wɔde funu rehyɛ amena mu, na wɔde ahoma asosɔsosɔ funu no mu a wɔregyae mu ahyɛ fam. Beree no a wɔhyia wɔ ha no hyɛ jalabia a wɔbɔ nose mask.

Nnipakuo bɛyɛ nsia atwa ahyia wɔ table bi ho, na table no sono, nneɛma bi te sɛ laptop, mobile phone, headphobe, pen gu saa table no so. Nipakuo yi de biribi ahyehyɛ wɔn a ni a wɔrehwɛ mu.

Asieeɛ bi a nipakuo bɛyɛ nsia kuta funnaka na wɔrebɛsie. Wɔn ntadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ ntadeɛ a, ɛfiri wɔn ti de rekɔsi wɔn nan ase nyinaa, wɔakyekyere. Wɔsane nso hyɛ nose mask wɔ wɔn ano.

Mmranteɛ bi a wɔgyina abɔnten na wɔrehin Ghana frankaa. Mmranteɛ yi dodoɔ yɛ bɛyɛ nnwɔtwe. Na ɔsra ni bi nso gyina hɔ a ɔɔhyɛ. Ɛkyɛ kɔkɔɔ. Asrafoɔ no bi nso hyɛ reflector wɔ wɔn sogya ataare so.

Ɔkyerɛkyerɛnii a ɔne nɛsuafoɔ mmiɛnsa ete table ho. Nnipa mmiɛnsa yi ataade ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ, ahaban mono ɛne akokɔ sradeɛ. Nneɛma pii gu table no so te sɛ ply, screw driver ɛna laptop.

Maamefoɔ mmiɛnsa a wɔadi ahyia na wɔrehohoro nkukuo mu. Bere a wɔrehohoro nkukuo mu no, wɔsan rebɔ nkɔmmɔ. Nneɛma a wɔrehohoro mu no bi yɛ kuruwa. Na bucket si wɔn nkyɛn. Wɔrehohoro nneɛma yi wɔ rubber pan kɛseɛ mu.

Abɔnten petee mu a ɔkyerɛkyerɛni bi de blackboard asi hɔ na mmɔfra nketewa bi tete hɔ resua adeɛ. Mmɔfra no bi kutakuta slate a ɛso yɛ tuntum a wɔde chalk fitaa retwerɛ so.

Akwantufoɔ abibifoɔ bebree na aboa wɔn ano a wɔn abopue mpoano yo. Na aborɔfo nwɔtwe bi nso ɛrehyia wɔn wɔ po n’ano.

Ekurom a cars ahodoɔ bebree ɛtwa hyia ha. Nipadɔm ɛnso bebree ne nam kurom ha. Cars no bi ɛyɛ bus, ebi nso yɛ trɔtrɔ na ebi ahosuo yɛ ahaban mono, ɛne bibre.

Maame bi te mukaase a ɔrenoa aduane, na cylinder wɔ hɔ a dadesɛn si so. Maame yi san kura kwantere a ɔde ato bowl baako mu. N'akyi no, konko bi sisi hɔ, ɛnna nkyɛnse bi nso gu hɔ.

Nnipakuo bi wɔ dan mu hɔ a wɔn nyinaa hyɛ atare fitaa. Barima a ɔwɔ mu no te hɔ na mmayewa mmeɛnsa nso gyina hɔ. Baabi a wɔwɔ no, freegye wɔ hɔ, na nneɛma bi te sɛ kɔmputa, bottle ɛnna apasoɔ nso wɔ hɔ.

Nnipa bi wɔ swimming pool ano, na wɔte akonnwa mu a wɔhyɛ kyiniiɛ ase. Swimming pool no akyi no, ɛpo kɛseɛ da hɔ a nnua nnua bi te sɛ kube atwa hɔ ahyia.

Ɔkyerɛkyerɛnii a ɔgyina mmaa bi ɛnim ɛkyerɛ wɔn adeɛ. Na ɔgyina black board anim a ɔrekyerɛ ɛna wɔn a ɔresua deɛ no ɛtete fam ɛtwerɛ adeɛ bi. Nnipa bɛyɛ mmiɛnsa bi ɛnso gyina akyire a wɔnnsua adeɛ no bi.

Ewiemuhyɛn ketewa bi a nipakuo bi ɛtwa hɔ ɛhyia. Mmaranteɛ bɛyɛ enum ɛna ɔbaa baako. Ɔbaa no ɛhyɛ asraafoɔ ataare a ɔne wɔn a aka no eredi nkɔmmɔ. Wiemhyɛn ketewa no ahosuo ɛyɛ fitaa.

Dwam a nipakuo bebree nenam hɔ. Cars nso sisi hɔ a cars no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne akokɔsradeɛ. Nnipa yi bi rekɔ, ɛna ɛbi nso reba. Kyiniiɛ ahodoɔ nso sisi edwa no mu.

Adwumayɛfoɔ bi a wɔsua adepam. Asukuufoɔ no tete wɔn adepam mfidie akyi a wɔn kyerɛkyerɛni no nam wɔn so. Wɔn afadeɛ no yɛ fitaa, ɛna wɔn mu bi agu mayaafi.

Nipakuo bi a wɔte pɔnkɔ so etukwan. Na ebi nso ɛnam fam. Mmɔfra wɔ mu, mpanyinfoɔ wɔ mu, mmaa ɛne mmarima nyinaa nso wɔ mu. Na ebi pɔnkɔ so no, wasanayɛ adaka bi a enipa no ɛtete mu.

Mmaa a wɔwɔ badwam no ɛredi asa. Na mmaayewa no de aweneɛ ato wɔn mu na wɔde duku a wɔn ti. Nnipa ne bi nso tete fam wɔn anim. Na wɔredi dwuma yi wɔ anwea ne mu.

Nipakuo bi ne apolisifoɔ adi ahyiamu. Na wantwiwantwi asi wɔn ntam ama polisini baako atu ne nan de rewɔ aberanteɛ baako a ɔdi mmirika redwane. Ɛbaako nso gyina akyire a wato ne nsa.

Mmofra redi asa asa wɔ stage so wɔasosɔ nsa. Mmaa a wɔwɔ mu no de wɔn ntoma abɔ wɔn mu. Na mmarima no nso ɛde wɔn ntoma no abɔ kɔla. Na mmarima no ntoma no ahosu yɛ ahanmono. Ghana flag sɛn anim.

Table bi si ha nnipa nsa nenam so. Na table yi so no, laptop, sup, pɛn, phone ne marker gugu so. Nnipa ne bi nso nsa sosɔ laptop ne mu.

Ɛpoano a nnipakuo bi wɔ hɔ, na ebi resi nneɛma wɔ rubber mu ɛna pan nso mu. Akodoɔ bɛyɛ ana si po no nkonkɔn so a obiara nte ho.

Nsubrane bi atɔ a nnipa nenam mu a wɔde kyiniiɛ akata wɔn so, na bea a wɔwɔ no afɔ twɔnn, na nnipadɔm no repɛ kwan akɔwura dan bi a ɛsi hɔ no mu.

Amanyɔkuo a bi a afi ahyia a na wɔn panin gyina wɔn anim ne wɔn ɛrekasa. Wɔn a aka no tete hɔ a wɔakyɛn wɔn aso na wɔawen wɔn anim ɛretie. Wɔn mu bebree ɛhyehyɛ nose mask a ɛbi nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipakuo bi nam kwan bi so rekɔ baabi. Na mmarima a ɛwɔ mu no ahyɛ ataare tenten fi wɔn kɔn mu de ɛbesi wɔn nan ase a ɛyɛ fitaa. Mma no nso ahyɛ ahyɛ ataare tenten saa fi wɔn kɔn mu besi fam a wɔdeɛ kɔkɔkɔ, fitaa ne ahabanmono.

Dan bi a akonnwa, table, ne drawer si hɔ. Na nhwiren nso wɔ hɔ a mfonin bi da ɛdan no ho. Curtains nso wɔ dan no benkum so, na dan no ahosuo yɛ ash.

Nnipakuo bi ahyia wɔ ha a mu mmaa no hyɛ atade soro tuntum ne skirt tenten. Mmarima no atare a wɔahyɛ nso yɛ ntoma a wɔde abɔ wɔn mu afiri wɔn bo so siane ba fam.

Bɔn bi mu a nnipa mmienu ani hwɛ mu a wɔrekɔ mu, na wɔhyehyɛ kyɛ a kanea bobɔ wɔn kyɛ no ho. Wɔsan hyɛ warrenty boot, na wɔn mmienu nyinaa atare no, reflector a n'ahosuo yɛ orange hyɛ wɔn.

Nipadɔm bi a, wɔn nyinaa pɛ sɛ ɔkyea papa bi a ɔgyina wɔn anim. Papa yi ɛhyɛ ataade fitaa. Na nipadɔm yi ɛsresre aebi hyehyɛ kyɛ. Mmaa wɔ mu ɛna mmarima ɛnso wɔ mu.

Dan mu a wɔasiesie hɔ, na table a nneɛma mmienu si so wɔ hɔ, nhyiren a wɔasiesie no kama atwa dan ne mu ahyia. Na akonnwa a sunie ahodoɔ bɛyɛ nsia gugu mu nso wɔ hɔ.

Abubuafoɔ a wɔadi ahyia mu. Wɔredi agorɔ a wɔfrɛ no basket ball. Wɔte wɔn nkonnwa mu ɛna wɔretoto saa basket ball yi, na wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa de mayaafi agu wɔn ti.

Sogyafoɔ a wɔnam abɔten so a abɔnten hɔ ayɛ fin. Na wɔn nyinaa hyɛ ataade baako na wɔsan hyɛ kyɛ baako. Ebi nso te car mu di wɔn akyi wɔ bea a wɔrekɔ no.

Beaɛ bi a wɔresua akotrukubɔ, abranteɛ baako hyɛ kɔkɔɔ na baako nso hyɛ ataade na wɔrebɔ akutruku no. Baako nso a ɔredi refree gyina akyi rehwɛ wɔn.

Mmɔfra bɛyɛ du a wɔn nyinaa abɔseɛ yɛ different na wɔahyia. Ɛbi yɛ Aborɔfo, Ɛbi yɛ Abibifoɔ, ɛbi yɛ latinos, nanso wɔn nyinaa ahyia a wɔatwa mfonin a wɔresere.

Nnipako bi adi ahyia wɔ ha a wɔn nyinaa ahyɛ tuntum. Na wɔabue kyiniiɛ kɛseɛ so asi nnipa no bi so a akofena da kyiniiɛ no ho. Mmranteɛ no bi nso kɔn mu no, wɔde ahaban asensɛn hɔ a twene nso si baako tiri so.

Nnipakuo bi redi nkɔmmɔ wɔ dan mu, na wɔn mu nnan te hɔ na baako asɔre rebisa wɔn asɛm. Table a wɔte ho nso, cup ne laptop sisi wɔn ntam. Baako nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Beaeɛ a wɔnoa aduane, nnipa mmiɛnsa na wɔ ha a baako a ɔwɔ anim no kuta plɛɛte a nnuane wɔ mu. Na wɔahyehyɛ nnuane asɔɔto ahɔdoɔ nso wɔ ne nkyɛn mu.

Nnipa bi a wɔkita papa wɔ wɔn nsa nifa mu, na ɛkyɛ a ɛhyɛ wɔn nyinaa no, wɔde ntakra na ayɛ. Wɔn antaadeɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ na wɔsa kita biribi wɔ wɔn nsa benkum mu.

Nnipa mmienu bi gyina apata bi ase, na atuo kitakita wɔn mmienu. Nnipa yi mmienu yɛ mmɔfra, na baako hyɛ kyɛ na baako hyɛ sogyafoɔ ataaresuo.

Mmaayewa a wɔredi agorɔ a yɛfrɛ no basket ball. Na baako kita ball a ɔsan so bɔ nose marsk. Gyesi a ɛhyɛ mmaayea yi, baako deɛ fitaa na baako nso deɛ yɛ ahabanmono.

Nnipa bi ahyiam wɔ ha a wɔredi agorɔ a wɔfrɛ no tag of war. Ɛyɛ mmarima a wɔn afadeɛ no ɛfam yɛ skirt. Na ɛsoro no yɛ coat. Wɔn socks a ɛhyɛ wɔn wɔn no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne fitaa.

Nnipakuo bi te hɔ a ebi nso atwa wɔn ho ahyia retie wɔn. Na ɔbaa bi wɔ ha laptop si n'anim a ɔhyɛ coat, barima baako a ɔno nso hyɛ coat atwa n'ani ahwɛ ɔbaa Ɔbaa baako nso te akyi a wɔapam ntoma ataadeɛ hyɛ no.

Ayaresabea a mmaa nko ara atwa ahyia. Nursefo wɔ hɔ na ayarefo nso wɔ hɔ. Ɔyareni baako da ne mpa so a ne ntoma fura no. Ɔhyɛ kyɛ fitaa. Nursefo no nso hyɛ wɔn ntaare a ahosuo no yɛ ahabanmono.

Mmofra a wɔadi ahyia na maame baako te wɔn ntam. Na abofra baako a ɔwɔ anim no rebɔ twenee na maayafi gu ne ti a wanwee ne se resere. Wɔn a aka no nso tete akyi a wɔrehwɛ.

Nnipa bi gyinagyina katapila kɔba so a wɔamema wɔ nsa so. Na wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔkita frankaa, wɔn mu mu mmienu nso hyɛ sogya ataadeɛ a wɔkita a wɔamema so.

Mnɔfra bi ahyia wɔ dan mu. Na ɛmu nnan atwa ahyia wɔ table bi ho. Abɔfra baako baage ɛsɛn table ne ho. Na abɔfra baako nso te abubuafo akonnwa mu a ɔne wɔn redi nkɔmmɔ.

Mmɔfra bi te hɔ a ɔbaapanin gyina wɔn anim, na ɔbaa yi de ne nsa akyerɛ abɔfra baako so a ɔrekasa ne ho. Mmɔfra yi nyinaa te hɔ dinn a wɔretie deɛ ɔbaapanin a ɔgyina hɔ no reka. Abaamua bi nso de nsa agu n'ani gyina akyire hɔ.

Efie bi esi hɔ a ɛnimmu ɛyɛ popraa. Na maame bi ɛte ɛdan baako ɛnim. Edua ɛnso esi ɛnkyɛn mu. Ɛna ankorɛ nso si ɛdan no ɛnim. Bɔdiɛ ahaban ɛtetɛ efie n'akyi.

Mmaa a wɔahyiam ɛrebɔ bɔɔlo. Na ɛbi hyɛ nika yellow na bi nso hyɛ soro fitaa. Baako na ɛkita bɔɔlo na ɔbaako nso di de mirika agu ne so.

Didipono a nnipa bebree ɛtwahyia. Na ɛpono yi so no, nnuane ahodoɔ bebree egugu nprɛte so esisi wɔn ɛnim. Sprite esi baako ɛnim. Na wɔn mu dodoɔ naa de chopstick na ɛredidi.

Nnipa bi te wiemhyɛn mu. Baako hyɛ kooti, baako hyɛ ataare fitaa ne kyɛ fitaa. Maame baako nso fura ntoma. Wyn a wɔgyina wɔn akyi ne nso yɛ asraafo a wɔahyɛ reflectors agu wyn ntaare so.

Beaeɛ a wɔto aba a aberwa bi kitavne krataa na wabobɔ abɛhyɛ abatoɔ krataa ne mu. Aberanteɛ bi nso gyina n’akyi a ɔhyɛ jeans na mpaboa kɔkɔɔ a wɔrehwɛ no. Dan wɔ wɔn akyi.

Nnipa bi ahyia wɔ fie a wɔmpeetiɛ anim. Mmienu ɛyɛ mmaa na wɔn aka no yɛ mmarima. Car nso si fie no anim. Na baako a ɔne obi nkɔmmɔ no abɔ ne mu ase kakra.

Nnipakuo bi a ɔgyina efundaka bi ɛnim. Efundaka no, ɔde ɔman bi frankaa a ɛyɛ kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ ɛne ahaban mono ɛdwira saa efundaka yi ho. Nnipa na ɔgyina hɔ no mu dodoɔ naa hyɛ ataade tuntum.

Polisifoɔ bɛyɛ nnum ɛtwahyia mmayewa mmienu ho. Na ɔde abaayewa baako nsa ɛgu nɛkyi a ɔde abankaba ato ne nsa. Abaayewa baako nso ɛhyɛ ɛsoro ataade kɔkɔɔ ɛna baako nso hyɛ ataade soro tuntum.

Ha yɛ beaeɛ a wɔasisi nnɔtedan de srɛ abɔ so. Na mmayewa a wɔagu maliafe ne ɔbarima nso a ɔhyɛ gyalabia ne kyɛ wɔ fie ne mu. Koropɔɔto si hɔ a biribi si so.

Adansie adwuma mu a mmaranteɛ nwɔtwe egyina. Wɔn nyinaa hyɛ ɛkyɛ a wɔde bɔ wɔn ho ban a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Baako aforo iron rod a ɛwɔ hɔ no. mmienu nso gyina ankorɛ a n'ahosuo yɛ bibre so.

Mmɔfra bi ɛredi agorɔ. Emu nnan ekuta ahoma a wɔɔtwan ɛna mmienu nso egyina mfinfinn ehuri. Mmienu a ɔgyina akyire no ɛrehwɛ agudie a ɛɛkɔ soɔ no. ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn no bi yɛ kɔkɔɔ, fitaa ɛne tuntum.

Mmeranteɛ bi ahyiamu wɔ ha wɔredi asɛm. Na wɔakutunu wɔn mu na wɔde wɔn nan apem fam na wɔrebɔ wɔn nsam. Wɔn mu binom nso te akyire a wɔrebɔ twene.

Wɔadorɔɔ nnipakuo bi agu dan bi ho. Ekuo baako yɛ mmarima a ebi soso nneɛma na ebi nso kita nneɛma. Ekuo foforɔ nso yɛ mmaa a wɔama wɔn nsa so de ahwɛ wiem. Wɔn soro pɛɛ nso yɛ nnipa bi a wɔnam hɔ.

Asraafoɔ nnum a baako da fam, na nnan gyinagyina ne ho. Baako akuntunu ne hɔ a ɔrehwɛ no. Na wɔn nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Aberanteɛ bi n’afadeɛ yɛ reflector soro ne fam na ogyina beebi ɛretentam aboɔ. Na ne nkyɛn no, wɔde ban kɔkɔɔ ɛsi hɔ a ɔredi ne dwuma. Adan bebree nso sisi n’akyi.

Adesuafoɔ bi ɛtwahyia. Wɔyɛ bɛ yɛ nwɔtwe na wɔbutu table bi soa microscope esisi so. Adesuafoɔ yi de wɔn ani ahwɛ microscope yi mu.

Wɔapaakepaake cars bebree na wiemhyɛn. Cars no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne tuntum. Na akyire hɔ nso, nnua atenten atenten bi sisi hɔ.

Nnipakuo bi a ɔde bicycle ɛrekɔ akansie. Na baako a ɔdi kan no abaa ne sam ɛdekyerɛ sɛ ɔyɛ nkunimdifoɔ. Na afoforɔ aka nso efifiri n'akyi reba. Nnipakuo a ɔyɛ bɛhwɛadefoɔ nso gyina kyɛn ɛrehwɛ nea ɛrekɔ so no.

Asrfoɔ mmiɛnsa a wɔgyina car wɔdekɔ akoo anim. Na car wɔde kɔ akoo no amuni atɔ na akyire no nso ɛdan bi esi hɔ a edua ɛnso ɛwɔ hɔ. Asrafoɔ yi kutakuta wɔn tuo.

Abɔnten soa nnipa bebree nam kwan ho. Na wɔn akyi noo, adan a wɔasi no abasorosor wɔ hɔnom. Na nkanea nso bebree bobɔ dan ne ho.

Asuafoɔ bi ahyia wɔ dan mu a wɔtete table bi anim. Table no so no, laptop si so na toe a ayɛ sɛ car si hɔ. Adaka bi nso si so a wɔpaake nneɛma agu mu.

Ha yɛ mpoano a nnipa bebree ɛredware nsuo mu. Mmɔfra ne mpanimfoɔ wɔ ha. Nsuo no asɔɔkye no ano yɛ den yie. Ɛbi hyɛ ataare yellow, bi nso hyɛ ataare soro fitaa. Abɔfra baako ɛde ne asi nsuo no mu.

Mmayeaa bi a wɔgyinagyina hɔ na wɔn nynaa yɛ abibifoɔ a barima baako nso gyina mu. Wɔn nyinaa bɔ duku, na wɔkita kora wɔ wɔn nsam. Wɔn nyinaa nso hyɛ spɛɛs.

Aberanteɛ bi a ɔte bicycle so rekɔ akansie. Na mfonintwafoɔ baako da fam a ɔretwa no mfonin. Wɔn a wɔaka no nso gyinagyina nkyɛn a wɔn nso kita wɔn camera a wɔde retwa no mfonin wɔ kwan no so.

Mmranteɛ bebree aforo mfɛnsee yi. Na ɔbaako gyina fam. Car bi nso si mfɛnsee no anim. Na mfɛnsee no akyi no, asase pradadaa bi da hɔ a nnua kakra nkara bi sisi hɔ.

Maamefoɔ mmienu a wɔrekyɛ adeɛ. Wɔn nyinaa kita atere a wɔde kyɛ adeɛ no. Wɔasɔ gya wɔ hɔnom a nneɛma a ɛwɔ akyi no sisi so. Asereba ne rubber nsuo wɔ mu nso si wɔn nkyɛn.

Baabi a wɔtu sika kɔkɔɔ a adwumayɛfoɔ bebree atwa ahyiam, na wɔatu amena ama nsuo akɔtae amena no mu. Mfidie nso a wɔde di dwuma no wɔ ha, na nnipa a wɔwɔ ha no ho ayɛ fi yie.

Beaeɛ bi a wɔtu anwea, na machine a wɔde sa anwea no bi gyina hɔ a asa anwea agu anwea kaa mmienu mu. Kaa no ahosuo yɛ orange, ɛnna baako nso ho nso yɛ bibire.

Mmɔfra nketewa bi ɛretu mirika na wɔwɔ nwura mu. Wɔn nyinaa nan sisi fam, na baako hyɛ nika ahabanmono na sukuu ataare soro.

Adansifoɔ a wɔasoasoa mɔɔta na ebinom soa mɔɔta no de brɛ afoforɔ, na afoforɔ nso ahwie agu amena bi mu. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Ɔkyerɛkyerɛnii bia mmɔfra ɛtwa ne ho ahyia. Mmɔfra no bi ɛhyɛ goggles ɛwɔ wɔani ɛna ɔdehwɛ nea papa no yɛ no. abofra baako ɛbu nemuase a ɔrehwɛ nea ɛrekɔ so a ɔresrɛ. Na ɔkyerɛkyerɛnii nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Nsuo mu a nnipa bi ɛredware, na mmabaawa no bebree wɔ hɔ a mmɔfra no bebree atua bm wɔn. mmarima nso wɔ nsuo ne mu wɔ akyi a ɛbi hyɛ ataare soro kɔkɔɔ na bi nso hyɛ singlet.

Store a wɔɔtɔn nneema bi wɔ mu. Na woabobɔ shelves a ɔde nneema no bi ɛsisi mu ɛwɔ konko mu ɛna table nso wɔ ho a ɛnneema no bi gu kɛntɛn mu a esisi soɔ.

Nnipakuo, bi ɛhyia a baako gyina wɔn anim na wɔn a aka no ɛtete hɔ. Mmaa ɛna ɛtete hɔ ɛna barima panyin egyina wɔn anim a ɔrekasa. Ɛbrɛ a ɔrekasa no, wɔn a aka no ɛsi wɔn tiri ase ɛretwerɛ biribi.

Nnipa bi wɔ ha a wɔretu kwan. Na bag ahodoɔ a wɔde tu kwan no egu adeɛ bi so ekitakita wɔn. Maame bi wɔ ha a ne ba bɔ ne mu. Na mmofra mmienu nso gyina ha. Abranteɛ bi nso hyɛ kyɛ kɔkɔɔ ne swata.

Mmeranteɛ bi a wɔrebɔ twene wɔ dwabɔ bi ase. Na baako a waworɔ ne ho na biribi ketewa bi sz n'asene nso redi asa. Nipakuo no bi wɔ akyire a wɔrehwɛ dwumadie a ɛrekɔ so.

Papa bi a ɔhyɛ coat na ɔhyɛ ataade fitaa woabɔ tae kɔkɔɔ egyina nsɛntwerɛfoɔ anim. Na nsɛnkyerɛfoɔ yi ekutakuta microphones ɛne cameras a ɔdeakyerɛ papa yi so.

Mmeranteɛ bi reyɛ adwuma wɔ dan bi ho. Dan no yɛ agyananbea. Mmeranteɛ a wɔgyina ha no yɛ nnan, na ebi repenti ho, na bi nso rebobɔ adeɛ wɔ ho.

Nnipakuo bi wɔ dan mu a wɔn dodoɔ yɛ num. Na deɛ ɔtɔ so nsia no, yɛ polisini a wɔahyɛ n'ataareɛ. Num a aka no, Hyɛ ataare firi wɔn soro de kɔsi wɔn ase a wɔrehwehwɛ nneɛma bi mu.

Awudie bi akɔ so a mogya asosɔ fam. Na nnipa mmienu egyina ho a ɔbaako kita camera ɛretwa. Ɔbaako a waka no nso de ahomma bi asɛ fam a ɔresusu biribi.

Nnipa bi ɛtwahyia a abranteɛ a ɔhyɛ coat tuntum ɛne trousers tuntum ekita microphone a ɔreto dwom. Ɔbaa bi nso asɔre egyina a ɔde ne nsa mmienu agu ne kokɔ. Nnipa aka no ɛnso te hɔ ɛrehwɛ nea ɛrekɔ so.

Nsuo so a akodoɔ bebree sisi so, na adan a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ, pink nso atwa nsuo no ho ahyia. Nnipa biara ntete kodoɔ no so.

Ghana National Theatre a cars bebree nam anim. Traffic light nso si hɔ. Pole tenten nso si hɔ, na akyire no, abansoro foforɔ nso si hɔ. Nnua sisi dan no anim.

Dan a wɔasiesie mu na table si mfinimfini. Akonnwa atwa ho ahyia. Na akonnwa no, sumiiɛ deda mu. Nhwiren nso a ɛmu apegya sisi nkyɛn. Nkanea nso bobɔ wiem a asane aba fam kakra.

Maame bi a ɔrenoa aduane. Ɔhyɛ ataare soro akokɔsradeɛ na fam bibire. Nserba bebree atwa ne ho ahyia na ɔsan ɛrekye adeɛ.

Nnipa mmeɛnsa a baako bɔ organ, na baako nso kita microphone reto nnwom, ɛnna ɔbaa baako nso a ɔwom nso rebɔ violin, na organ no adaka yɛ fitaa.

Nnipakuo bi te ha a wɔredidi, na banku ne hyetɔ na wɔn nyinaa redi. Mmeɛnsa te table baako ho, ɛnna baako deɛ, wate ne ho.

Nnipakuo bi a ɔresua ɛkuturuku bɔ. Mmienu egyina ringe ne mu ɛna wɔn a aka nso gyina akyire ɛrehwɛ wɔn. Baako gloves ɛyɛ blue, ɛna baako nso deɛ ɛyɛ black.

Mmaa bebree di ahyiam a wɔrebɔ twene. Wɔkitakita mmaa a wɔde rebɔ saa twene no. Berɛ a wɔrebɔ twene no ara, wɔsan resa. Wɔbɔ duku wɔ wɔn ti, ɛnna wɔhyɛ atade soro a ntoma sisi wɔn asene.

Ɔsraani baako te akonnwa mu, ɛnna ɔsraani baako nso gyina hɔ de panneɛ rewɔ deɛ ɔte hɔ no, na deɛ ɔte hɔ no afee ne se. Deɛ ɔgyina hɔ no de gloves fitaa ahyɛ ne nsa, ɛnna ɔhyɛ kyɛ blue.

Maame te a ɔbaako nso gyina n’atifi ɛrewɔ no panneɛ wɔ n’abati. Na deɛ ogyina hɔ ɛrewɔ no panneɛ no ahyɛ ataare adwira ne ho firi ne soro kɔsi na nan ase. Wɔn nyinaa bɔ nose mask.

Nipakuo bi gyina stage redi asa, na wɔn a wɔwɔ n'akyi no kitakita ntwene a wɔreboro mu. Baako te hɔ a ɔrebɔ twene a microphone sane si n'anim. Ɔbaa ne barima na wɔredi asa no.

Nnipakuo bi a wɔregu apaeɛ na ahyia, na papa baako kita schnapps na ɔbaapanin baako nso kita microphone mmienu de ahyɛ n’ano. Nnipa bi nso gyina n’akyi a wcrebɔ n’akyi dɔm.

Beaeɛ bi ɛdɔm ahyia na dodoɔ naa tete hɔ na ebi nso gyinagyina hɔ. Sogyanii baako nso gyina wɔn mfimfinn na wɔn a ɛte hɔ no hyɛ trousers ɛna maame baako nso ɛte wɔn mu.

Abusuakuo a wɔte table ho na wɔredidi na wɔrebɔ serehehe. Ɔbaa ne barima ne mmɔfra na atwa ahyia wɔ ha. Papa baako ne abɔfra baako nso kita mmaa a wɔgyina akyire.

Nnipa mmienu bi a wɔn ntaadehyɛ mu yɛ adekorɔ, trousers na singlet gyina mfimfin. Wɔn a aka no gyina akyire ɛrehwɛ wɔn, na baako de donnoo ahyɛ n’amɔtoa mu a ɔrebɔ.

Ɛpoano a nnipa bi ahyia na ɔresesa efinn. Ɔkuta wheel barrow ɛne bɔtɔ a ɔresesa saa efin yi egu mu. Mmarima ne mmaa na akabom a ɔredi saa dwuma yi.

Nnipa bi ato santene wɔ airport, na aberanteɛ baako gyina hɔ a ɔde ne nsa ahyehyɛ ne bɔtom. Baako nso gyina hɔ a ne bag si ne nkyɛn. Ɔhyɛ coat na ɔhyɛ atareɛ blue wɔ mu.

Dan a ɛyɛ abansoro nanso wɔmpentiiɛ na nnipa bi tete ho. Ahwedeɛ nso egu fie no anim. Na container kɔmaa bi nso si anim.

Nnipa mmienu a wɔahyia redidi. Na ɔbaa no kita kube, ɛna barima no nso kita drink wɔ glass mu. Aduane gu plɛte so si wɔn mmienu anim. Barima no abɔ bandana kɔkɔɔ, ɛna ɔbaa no resere.

Beaeɛ a wɔgye wɔn ani na mmɔfra ɛne mpanyinfoɔ nyinaa ɛde ɛhyia mu. Ebi gyinagyina hɔ ɛna ebi ɛtete hɔ a wɔn nyinaa ama wɔn ani so ahwɛ soro a nsuo bi atɔ agu fam.

Abusuakuo bi a wɔaba bea a wɔregye hɔn ani, na mmɔfra wɔm na wɔn awofoɔ nso ka wɔn ho. Ɔbaa ne barima baako te hɔ a wɔredidi. Na ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ bibire. Mmɔfra no mmienu nso hyɛ ataare soro pink.

Maamefoɔ mmienu ɛwɔ mukaase a wɔrenoa aduane. Wɔaso egya ahodoɔ mmiɛnsa a nneema esisi ne nyinaa so. Wɔn akyi no, ɛdan bi nso esi hɔ a kubedua ketewa bi nso esi mu.

Store a wɔtɔn nneɛma wɔ mu. Na nneɛma a wɔtɔn no bi yɛ tin tomatoes akɛseɛ ne nketewa, milk, lipton, samina, ne deɛ ɛkeka ho.

Nipakuo bi a wɔresi akan wɔ po so. Na wɔakyɛ wɔn mu ekuo mmeɛnsa. Ekuo baako ahosuo yɛ kɔkɔɔ, baako ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, ɛna baako nso ahosuo yɛ bibire. Wɔn nyinaa retwi kodoɔ no ama wɔahwɛ deɛ ɔbɛdi kan.

Lɔre station adrɔbafoɔ ne meetifoɔ reloodi kaa., na wɔaloodi kaa baako ama no ayɛ ma a wɔrehyehyɛ nneɛma wɔ toɔ. Kyɛnse a wɔde bɔ dan so nso da kaa no apampam, na abayewa bi twere wall bi ho wɔ station hɔ.

Nnipakuo bia wɔafa wɔn ho sɛ tete amrado ɛne asrafoɔ. Ɔsranii no hyɛ dadeɛ ataade a ɔde ntoma ɛfiri n'abati egu n'akyi si fam. Ɔhyɛ dadeɛ kyɛ wɔ ne ti ɛna baako woayɛ sɛ ɔhene no nso afura ntoma na ɔkuta poma.

Asaase pɛtɛɛ so a enipa bi ɛte efunu pɔnkɔ so, ɛdetukwan . Na ebi ɛbɔ bag ɛwɔ wɔn akyi , ɛna ebi nso ɛbɔ duku. Ebi nso asɔ efunu pɔnkɔ ɔretwi wɔn a ɔnam fam.

Mmaa bia ɔnam beaeɛ bia solar panel bebree esisi. Na wɔakyi no, adan esisi hɔ a nnua atentenatenten nso ɛwɔ ho. Car n'hosuo ɛyɛ bibre nso esi wɔn kyɛn.

Ɔbaa panyin bi a waba ayaresabea. Na ɔte akonnwa mu a nurseni baako de paneɛ rewɔ n'abeti. Wɔn wɔwɔ ayaresabea hɔ nyinaa de nose marsk ahyehyɛ wɔn ano.

Mmaa a wɔde ntoma ntaareɛ a yɛapam rekyerɛ. Na ebi ataare no yɛ skirt and brows. Ebi deɛ yɛ staight dress. Ebi deɛ nso yɛ ɛsoro ne trawsa. Na baako kita papa wɔ ne nsam.

Maamefoɔ num ne papa baako a ɔte aboboyaa so. Baako bɔ dumu a ne ba hyɛ n'akyi. Na mmaa a aka no nyinaa gu mayaafi. Barima no ataadeɛ no ahosuo yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipa atwa ahyia ha a dodoɔ no ara yɛ mmaa. Ɔbaama baako gyina wɔn anim a wɔrekasa. Watwa ahyia table biho a nnuane a wɔapaake agu rubber mu gu hɔ.

Dwa so a yɛasie ntoos, na maame bi gyina anim wabɔ duku. Ɛna maame baako nso gyina akyire ɔbɔ duku a wɔabue n'anom. Ne nsa bekum so nso, maame baako te hɔ a wabɔ du a ɔhyɛ ataaresoro pink.

Nnipa bi adi ahyiam wɔ nsutadeɛ bi nkyɛn, na wɔn mu nnan tete hɔ, ɛnna mmienu tete hɔ a wɔn nso rebɔ nkɔmmɔ. Nkonnwa a obiara nte so nso wɔ wɔn nkyɛn, na nsuo no agya baabi no, nnua sisi hɔ.

Nnipa bi a wɔte car to na wɔrekɔ campaign. Ɛbi nso tete moto so. Na aberanteɛ baako a ɔte motor so kita nwoma bi a obi mfonin da so. Nipakorɔ yi ahyɛ kyɛ fufuo, ɛna ahwehwɛniwa.

Nnipakuo bi ahyia a wɔn kutakuta nnuane. Ɔbaa a ɔkuta ne aduane apegya ɛna papa baako nso a ɔhyɛ kyɛ apegya. Baako wɔ akyire a afei na ɔreyi nɛ adua.

Bɔnka bi a mmɔfra bi gyina ho. Na mmɔfra no yɛ mmiɛnsa a akyi no nso nnipakuo kakra wɔ hɔ. Bɔnka ne mu yɛ fi yie na dan a ɛwɔ nkyɛn no, wɔapeenti no soro fitaa na fam tuntum.

Airport a nnipakuo bi gyina hɔ ɛretwɛn obi. Baako hyɛ ataare soro fitaa ne nose mask fitaa, na baako nso te hɔ a ɔhyɛ nose mask na ɔde ne nsa asi ne ti. Ɛbi nso gyina hɔ di santene so wɔrekɔ wɔn anim.

Ɔbaa nnwontoni bi ɛreto nnwom, na mmerateɛ bi nso gyina n’akyi a ɛbi rebɔ ban, ɛbi rebɔ organ na bi nso ɛrebɔ guitar de aboa ɔbaa yi. Ɔbaa yi hyɛ ataadeɛ tenten a ɛyɛ tuntum.

Nnɛtedan bi akyi a nsuo afa hɔ ara ma hɔ atwa amona, na gutter nam mu. Gutter yi mu ɛyɛ fi yie. Na mmeranteɛ mmienu ɛretwa mu a abɔfra a ɔhyɛ ataare soro kɔkɔɔ nso gyina hɔ.

Edwumayɛfo bi ɛwɔ ha wɔn nyinaa ɛhyɛ walɛnten buut na beebi a wɔwɔ no ayɛ atɛkyɛ. Kaal bi nso esi hɔ nom a wɔn nyinaa egyina mahyin nkyɛn a nsuo bi ɛnam mahyin no ho egu fɔm.

Nnipa bi a wɔyi sini egyina steg. Na wa susɔ wɔn nsa a mmienu ama wɔn nsa so. Baako nso egyina hɔ ahyɛ kyɛ a ɔde nsa ato ne koko. Mmienu egyina steg a wɔde ntakra ayɛ kyɛ a ɛhyɛ wɔn nom.

Nnipa nnan bi koto afidie bi ho ɛwɔ fam. Wɔn nyinaa ahyɛ kyɛ na wɔn akyi no, ɔde dua agye ban wɔ hɔ. Ɛhɔnom nwura no awo na baako hyɛ overall a woasɔ ahoma bi mu.

Abaayewa bi gyina beaeɛ bi a ɔhyɛ t-shirt, nika, camboo ne socks na ɔde ne baage asɛn ne nsa ho. Beebi a ogyina no, wɔahyehyɛ nneɛma bebree wɔ adaka bi mu.

Nnipa bebree a wɔn nyinaa ahya gyalabea fitaa, na wɔsan nso kyɛ ne ntoma abobɔ wɔn ti. Ebi kuntunu hɔ, ɛnna ebi gyina hɔ. Baako ama ne nsa so, ɛnna baako nso de adeɛ akyerɛ n'aso ho.

Ɔbaa bi ɛka banku ɛwɔ buhyea so ɛwɔ gyaade. Na mmɔfra mmienu bi egyina n'akyi a ataareɛ ɛsen ne kɔn ho. Maame bi nso gyina akyire a ɔdi nsa asɔ ne sisi. Ɛgya a ɔde ka banku no adɛre yiye.

Aberanteɛ bi de nneɛma nam kwan mu a ɔde afunupɔnkɔ na ɛretwe nneɛma no a ɔte so. Kwan ne fa beebi no nso, kaa a n’ahosuo yɛ fitaa nam akyire.

Efie bi anim a nnipa nnum gyina, Na wɔn nyinaa ahyɛ nose mask a mmiɛnsa redi nkitahodie. Na wɔasisi nnua wɔ efie n’anim.

Abɔfoɔ a baako kita nwuram aboa a yɛde sikan etwa ne mini. Na wɔn a aka no gyina gyina akyire a ebi tuo ɛsesan wɔn ho. Ɛbo ɛhyɛ kyɛ ɛna ebi nso bɔtɔ ɛsan wɔn ho.

Mmeranteɛ mmeɛnsa so nneɛma nam nsuo a ayiri mu, na mmienu so nneɛma no wɔ wɔn tiri so na baako kita ne deɛ wɔn ne nsam. Mmeranteɛ mmienu yi hyɛ atare a soro no yɛ kɔkɔɔ. Wɔso nneɛma yi wɔ bokiti ne rɔba mu.

Nnipakuo bi wɔ nhyiamu bi ase, na wɔn nyinaa asɔre aguina hɔ. Bi hyɛ kooti na bi hyɛ asraafoɔ mpanimfo ataade. Ɔbaa baako gyina microphone anim a ɔrekasa.

Mmaa a wɔapempam ntaadeɛ ahyɛ wɔn na ɔdekyerɛ. Mmienu nsa so wɔn sisi ɛna baako nso aka ne nsa abomu abu ne mu ase ɛkyerɛ obi. Wɔn a aka nso gyina akyire a wɔhyehyɛ wɔn ntaade.

Mmaayewa a wɔn nyinaa asɔ wɔn sisi gyina stage, na wɔn akyi no, atwerɛdeɛ bi hɔ a watwerɛ so Miss Malaika a ɛyɛ akansie. Mmaa yi nyinaa hyɛ ntoma ataadeɛ a yɛapam.

Beaeɛ a ɔsi dan na nnipakuo a ɔresi dan egyina anim mu a ɔhyɛ overall blue. Wɔhyɛ reflectors nso wɔ wɔn ataade no so. Nnipakuo bi nso abɔ dɔmpim ɛwɔ akyire na wɔn a egyina anim mu no baako atene ne nsa.

Nnipakuo bi te table ho a camera si wɔn so, na wɔn nyinaa reka news. Wɔyɛ nnipa nnan. Mmarima mmienu, ɛna mma nso mmienu. Mmarima no nyinaa ahyɛ coat abɔ tie. Ɛna mmaa no nso, baako hyɛ atadeɛ bibire, ɛna baako hyɛ atadeɛ orange.

Ɛdan a wɔapenti mu fitaa. Na nkonnwa sisi hɔ table si nkonnwa no mfimfini. TV tare dan ho, ɛda nhwiren si dan no fa baabi. Table no, wɔde glass asisi so.

Asase a aboɔ nketenkete gugu soɔ, na wɔasi ntomadan baako. Na ntoma dan no anim no, wɔahata nneɛma bi nso wowɔ hɔ. Ɛdan a wɔnsi nwieeɛ wɔ saa ntomadan yi akyi.

Amanyɔkuo bi akyitaafoɔ abɔ dɔmpem a wabehyia wɔn, na kuo ne mpanimfoɔ tete kaa mu a wɔsɔre agyina mu apagya wɔn nsa ɛrekyia mu dɔm no. Kuo yi akyitaefoɔ dodoɔ no ara ataadeɛ ɛhyɛ wɔn yɛ fitaa, kɔkɔɔ ne bibire.

Asraafoɔ nnan bi a mmienu kita bicycle na mmienu nso kita tuo. Wɔn nyinaa hyehyɛ helmet wɔ wɔn ti, na wɔn anim no, nnipa mmeɛnsa bi da hɔ a baako kita phone. Wɔn a wɔda fam no nyinaa hyɛ nose mask.

Nnipakuo bi te dan mu. Na wɔn nyinaa de ntoma apam ataadeɛ. Baako te fam. Mmiɛnsa te akonnwa mu. Ɛna baako gyina hɔ. Table si wɔn anim a kɛndle sisi so. Nuaba bi te sɛ kwadu ane abrobɛ nso wɔ table no so.

Nnipa bi a ɔte table ho. Na table no so nhoma, phone, pencil, earphone ɛne laptop egu so. Na coffee esi prɛt so nso esi table no so. Ɔhyɛ kyɛ ɛsan bɔ watch.

Ekuo bi te kodoɔ so a wɔnam nsuo so. Ɔbaako a ɔretwi kodoɔ no ama ne nsa so. Ɔhyɛ ataade fufuo a ne life gyakɛt hyɛ no. Ɔsan hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bi ɛrekɔ aha na wɔde nkraman bebree n'aka wɔn ho ɛwɔ aha ɔrekɔ no mu. Ebi ɛtete fam na baako a ɔgyina hɔ no, etuo sɛn ne kɔn ho.

Mmranteɛ bi gyina ɛdan bi anam. Na wɔn nyinaa fura ntoma. Ↄbaako atene ne nsa ahwɛ beaeɛ bi a wɔn nyinaa atwa wɔn ani rehwɛ. Ebi hyɛ ahenkyɛ na ebi nso de agudeɛ atoto wɔn nsa.

Mmɔfrapii atwa ahyia mu a wɔredi agorɔ wɔ beaeɛ bi. Na wɔde adeɛ akata baabi a wɔwɔ no nyinaa soro. Ɛbi reti adonko, ɛna ɛbi nso te faako. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo mma.

Ɔhempɔn bi ɔte dwabɔ ase, na n’ahemfo nkumaa nso tete ne nkyɛn a wɔn mu bi kitakita akonfena. Nnipadɔm nso gyina akyi a wɔrehwɛ no. Agudeɛ gugu ɔhen yi nsa ne nan ase.

Restaurant bi a nnipakuo bebree ɛredidi, na bi te table, na wɔn a wɔsɛɛvo nso nam ɛrekɔ wɔn so. Panin baako nso gyina hɔ a ɔhyɛ kooti ne taae red.

Nwura mu a mmaayea bi ahyia. Na wɔn nyinaa ama wɔn nsa so a wɔresere. Ebi gu mayaafi wɔ wɔn ti. Na ebi nso bɔ duku. Ɔbaako nso atwa ne ti. Na wɔn akyi no, nwura afu wɔ hɔ.

Nnipa pii abɔ dɔmpem wɔ bea bi a asase adwiri. Wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntade tuntum, na kaa a wɔde dwiridwiri dan a abubu no nso wɔ hɔ. Kaa no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne fitaa.

Asupiti a nnipa bi ɛrehwɛ ɔyarefoɔ bi. Ɔyarefoɔ yi nfie kɔ anim mu. Wɔn a ɔrehwɛ no nso ahyɛ ntaade de adra wɔn ho firi wɔn tiri so kɔ si wɔn nan ase. Wɔhyɛ gloves ɛwɔ wɔn sa ɛna ɔbɔ nose mask.

Ekuo bi wɔ ɛdan bi mu. Na mmofra wɔ mu. Ɛna mpanimfoɔ nso wɔ mu. Twene ne zilophone nso wɔ dan mu hɔ. Abofra gyina twene baako anim a wama ne nsa so de rebɔ mu.

Ayaresabea a ayarefoɔ no bi ɛdeda hɔ, ebi nso ɛtete hɔ. Wɔn a wɔnnyare nso aba rebɛhwɛ ayarefoɔ yi. Wɔde nsuo ɛsisi ebi so. Na akokora bi te hɔ a ɔhyɛ singlet.

Nnipa bi asi afiri ewiemhyɛ kɛseɛ bi mu. Na ɔbaatan baako de ne ba abɔ ne bo, ɛna baako nso kura ne ba nsa. Wɔn mu bi hyehyɛ nose mask wɔ wɔn hwene ne wɔn ano.

Ɔbaa bi a ɔte kodoɔ mu wɔ mpoano, na ɔkita mpataa kɛseɛ, ɛnna wasɔ ne mu. Ɔbaa yi bɔ duku, na n'akyi no, mmɔfra mmienu a baako aworɔ n'atade soro gyina hɔ.

Mmɔfra mmeɛnsa bi nam mfutukwan so a wɔretwi bicycle ketewɔ bi. Wɔyɛ mmɔfra mmeɛnsa. Na wɔn nkyɛn nso, ababaawa bi nam hɔ a ɔne abɔfra ketewa bi nam. Wɔasisi asan wɔ kwan no benkum ne ne nifa so.

Mmofra bi atwa ahyia. Na ɔbaako a okita gallon hyɛ dua bi akorɛ mu. Mmofra bi nan sisi fam na bi nso hyɛ kyale. Ntaadeɛ ahosuo a ɛhyɛ wɔn no bi yɛ kɔkɔɔ, fitaa, ne bibire.

Wiemhyɛnbea awiemhyɛn kakraka si hɔ. Adwumayɛni a ɔyɛ ɛdwuma wɔ wiemhyɛnbea no gyina maame bi nkyɛn a ɔregye adeɛ afiri ne nkyɛn. maame yi nso kita abɔfra bɔ ne bo na baage bɔ n’akyi.

Asɔredan mu a nnipa bi gyina asɔfoɔ anim na wɔabu nkotodwe. Wɔn a wɔabu nkotodwe no hyɛ ataade fitaa, na asɔfoɔ no nso hyɛ ntoma a ɛgu hɔn abati bɛsi fam. Asɔfoɔ no nyinaa nso de duku abobɔ wɔn ti.

Bea a wɔreyɛ ayie na finnaka nnan sisis hɔ. Sukuufoɔ mmienu gyina funu yi nkyɛn, ɛna akyire no, wohunu nipadɔm bebree a wɔaba ayie no ase, na ɛbi hyɛ tuntum, na ɛbi nso hyɛ kɔkɔɔ.

Adwumayɛfo bi ɛreyɛ adwima wɔ kwan so. Na wɔde fidie bi anwea wɔm ɛrehwie gu kwan ne fa beebi. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ a wɔde bɔ wɔn ho ban. Na ɛbi hyehyɛ reflectors wɔ wɔn ataade so.

Ɔhempɔn a ɔwɔ Ngresi Abrokyire repue afi dan mu. Na asrafoɔ gyina ne nsa benkum ne nifa a wɔrehyɛ atɛntɛnbɛn. Nnipakuo nso ɛtoa so wɔ n'akyi a wɔrepue afiri dan no mu aba.

Nnipa bi gyinagyina wiemhyɛn bi nkyɛn, na rubber gugu fam a nnipa yi ani deda fam retasetase. Wɔn nyinaa bobɔ nose mask wɔ wɔn hwene, na wɔn mu dodoɔ no ara nso hyɛ atade soro fitaa.

Mmaa besia bi te didipono ho a aduane si n'anim. Na ataadeɛ a ɛhyɛ no yɛ tuntum ne fitaa. Nnuane esisi n'anim ne suasage ne kosua a yɛakye ne drink.

Ɛdan a yɛadesi hɔ ɛyɛ nkaeɛdum a nnipa bi gyina anim mu. Wɔn mu dodoɔ noa yɛ abrɔfo. Mmaa wɔ mu ɛna mmarima nso wɔ mu. Ebi hyɛ kyɛ ɛna ebi nso hyɛ ahwehwɛniwa tuntum.

Nnipa bi ɛredi afahyɛ wɔ nam ɛkwan mu. Na wɔn nyinaa hyɛ ataadeɛ a n'ahosuo yɛ baako a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Wɔde biribi tententen a ne ti ayɛ sɛ kaakaamotobi nso ɛnam hɔ a bɛhwɛdefoɔ egyina hɔ ɛrehwɛ wɔn.

Ɔbaa ne abɔfra kumaa baako te garden mu, na nhwiren a ani yɛ ahaban mono ne akokɔ sradeɛ na kɔkɔɔ nso wɔ hɔ. Wɔn akyi no, dua bi sisi hɔ a n'ahaban no yɛ ahaban mono.

Mmɔfra bi gyina kaa kwan mu, na wɔn nnan kura kaa kɔba a wɔretwi. Baako kɔba hyɛ ne nan ntam na wɔama ne nsa so hwɛ wiem. Wɔn akyi no, nnipa bi nso gyinagyina hɔ.

Mmɔfra bi tete nsuo ho a wɔreyɛ adeɛ, na wɔde rɔba bowls asisi nsuo no mu, na nsuo no akyi pɛɛ no, wohu sɛ green grass wɔ hɔ a afu.

Mfutukwan so a nnipa bi nam so, na mmaa mmienu a wɔso adeɛ wɔ wɔn ti so nso nam hɔ, mmeranteɛ mmienu nso nam hɔ a baako hyɛ kyɛ na baako nhyɛ kyɛ.

Ɔbaatan bi de n'abɔfra aba ayarehwɛ, na dɔkota a ɔhyɛ fie atade nso ama abɔfra nsa so de biribi rekyerɛ so. Dɔkota ne ɔbaatan no nyinaa hyɛ nose mask.

Awarefoɔ mmienu a wɔgyina maame bi anim a ɔkuta microphone ne wɔn rekasa, na awarefoɔ yi mmienu afura kente a ɔbaa no de agudeɛ agu ne kɔn mu ne ne nsa, na ɔbɔ duku.

Nnipadɔm ahyia a dodoɔ noa atene wɔn nsa ɛrekyia ɔpanyin bi a ɔgyina ɛsoro. Ɔpanyin no hyɛ ataade kɔkɔɔ a ɔde nwhiren ato ne kɔn mu. Mmaranteɛ bi nso gyina akyire a wɔrebɔ ne ho ban.

Mpoano a nnipa aba regye wɔn ani. Na mmeranteɛ a wɔwɔ mu no atentam mmabaawa no bi. Ɔbaatan nso wɔ hɔ a ne ba bɔ ne nkyɛn mu. Nnipa bebree redi agorɔ wɔ ɛpo no mfimfini.

Beaeɛ a wɔregye awareɛ, na mpanimfoɔ bi atena ase a mmeranteɛ bi wɔ wɔn anim ɛrekyiakyia wɔn. Ɔbaa baakoa ogyina anim hɔ no abɔ ne mu ase. Na mpanimfoɔ ne hyɛ ahwehwɛniwa.

Ɛkwan mfimfini a bus mmiɛnsa sisi hɔ. Na papa bi a okita ne bag retwe no fam gyina bus no anim a ɔpɛ sɛ ɔtwam. Traffic light sisi hɔ a asɔ green.

Mmɔfra bi gyina hɔ a wɔasosɔ frog mu. Mmɔfra yi, mmaa a wɔwɔ mu no nyinaa abɔ duku. Mmarima no nso hyɛ trousere ne nika. Wɔn nyinaa atwa wɔn ani ahwɛ ɛfa baako a ɛbinom resere.

Nnipadɔm abɔ kyenku egyina ɛdan fitaa bi anim. Ɛbi yɛ abrɔfo ɛna ebi yɛ abibifoɔ. Wɔn a ɛwɔ hɔ no bi ɛbag ɛbobɔ wɔn akyi na wɔn nyinaa ani hwɛ faako.

Maame bi te hɔ wɔ dwa so a ɔretɔn nneɛma. Nneɛma a ɔtɔn no bi yɛ asomdeɛ, kɛntɛn a wɔanwene ne baage a wɔde sɛm wɔabati. Maame yi bɔ nose mask tuntum wɔ n'ano.

Nnipa bebree na ɛwɔ ha a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima . Wɔn nyinaa abobɔ nose mask. Ɔkutakuta adeɛ wɔ wɔn nsam a wɔakyerɛ nsɛm bebree agu soɔ. Ebi te sɛ George Floyd Black Lives matter.

Ɔbaa bi te hɔ a ɔtɔn nneɛma ahodoɔ. Nneɛma a ɔtɔn no bi yɛ asomdeɛ, kawa, agudeɛ a yɛde to yɛn nsa ne kɛntɛn a wɔanwene. Maame yi abɔ nose mask ɛnna mmayewa bi nso nam n'akyi.

Fie bebree na wɔ ha nkɛnsee a wɔde abɔ ɛdan no so nyinaa awe na akyɛn. Na nnipa bi nso wɔ fie no anim. Baako hyɛ coat. Na ebi nso hyɛ shirt. Mmofra ne mmaa nyinaa wɔ ha.

Nnipadɔm bebree egyina ɛdan a wɔasi no kakrakaa anim. Ɛdan yi ahosuo ɛyɛ fitaa. Nnipa baako gyina nnipadɔm yi mfimfinn a ɔrekasa na wɔn nyinaa ɛretie no.

Mmaa mmeɛnsa a wɔgyina grass so redi asa, na baako hyɛ kyɛ, ɛnna baako nso de scalf abɔ ne ti. Wɔn nyinaa hyɛ kamboo wɔ wɔn nan ase, ɛnna baako de n'atade atwa n'asene.

Gyaade bi a wusie afa dan no ho ama no ayɛ tumm, na wɔasɔ gya wɔ bukyia so a dadesɛn si so. Mmaa mmeɛnsa bi nso gyina hɔ a wɔrehohoro nkukuom wɔ table bi so. Baako de ne nsa ato ne tiri ho.

Nkramofoɔ bebree a wɔwɔ wɔn asɔredan mu rebɔ mpaeɛ. Ebi akuntunu hɔ, na wɔn nyinaa hyɛ gyalabea na wɔsan nso hyɛ kyɛ. Wɔyɛ kuo mmienu a ebi wɔ soro na ebi nso wɔ fam.

Ɔyarefoɔ bi a ne mfeɛ kɔ anim da ne yarempa so a wɔrepia no, na nɛɛsefoɔ a wɔwɔ ne kyɛn no adura wɔn ho afiri wɔn ti de kɔsi fam a wɔsane hyɛ mask de bɔ wɔn ho ban.

Ɔsrani bi ogyina ne moto ho, na ɔhyɛ yɛ na ɔhyɛ reflector gu n’ataare so. Nnipa bi so wɔ akyi a baako gyina hɔ hyɛ ahwehwɛniwa na baako nso te hɔ a ɔno nso hyɛ ahwehwɛniwa saa.

Nipa bi wɔ abɔnten mu a ɔgyina car bi ho na ebi soa nnoɔma ɛna ebi nso ekuta bag. Baako ekuta abofra nsam ɛna baako nso abofra hyɛ n'akyi. Nnipa baako aforo car no ɛte apampam mu.

Nnipa bi te nsuo ho, na dunsini bi so na wɔte a wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Wɔhwɛ nsuo a mmoa bi nso aba ho reba abɛnom bi. Mmoa yi yɛ asono.

Ɔsɔfoɔ a ɔde ne nsa ato nipa a ɔda funnaka mu, na nipadɔm nso atwa ne ho ahyia a ɔbaa baako kita micriphone a ɔrekasa gu mu. Nnipa a ɔda funu mu abue n'anum too.

Adɔkotafoɔ a wɔatwa ahyia ɔyarefoɔ bi ho, na nsuo si ɔyarefoɔ yi so a nose mask hyɛ no na watwe aba fam kakra. Adɔkotafo nyinaa ahyɛ ataare a wɔadwira wɔn ho fi wɔn ti bɛsi wɔn nan ase a wohu wɔn anim koraa.

Ɔbaa bi ne ɔbarima bi gyina dwam wɔ abɔnten a wɔresa. Na nnipa bi atwa wɔn ho ahyia a wɔn nso rehwɛ wɔn asa no. Ɔbaane ɔbarima no nyinaa hyɛ ntaare tuntum a ɔbarima no ɛhyɛ kyɛ. Ɔbaa no hyɛ mook kɔkɔɔ.

Nnipa mmeɛnsa a wɔde anantwie akɔ adidie, na wɔn nkrama meɛnsa nso ka wɔn ho. Panin baako na mmɔfra mmienu na wɔrehwɛ mmoa yi so, na wɔnam kwan mu a nwura atwa wɔn ho ahyia wɔ benkum ne nifa.

Dan a wɔasiesie mu, na wɔasɔ gya a wɔde to awɔ wɔ dan no mu. Akonnwa si hɔ. Centre table si hɔ. Carpet nso sɛ fam hɔ. Curtains sɛn hɔ a nhwirem bi nso wɔ hɔ. Kanea nso bobɔ wiem.

Mpanimfo nnan a wɔn mfie kɔ anim te didipono bi ho, na baako kita phone a ɛremiamia do. Mmiɛnsa aka no ɛredi nkɔmmɔ, na pono wɔte ho no nso iPad, cup ne prɛɛte nso sisi didipono ne so. Nhyiren bi si wɔn akyi.

Papa bi a ɔwɔ dwa so na ɔretɔn nneɛma. Nneɛma no bi yɛ carrot, cucumber, ne green pepper. Papa yi kura phone wɔ ne nsa benkum mu, na n'akyi no, wɔasie ntoosi ne bayerɛ wɔ hɔ.

Nnipa bi tete fam wɔ kaa bi ho. Mmeranteɛ wɔ mu, na ɔbaa bi nso wɔ mu. Wɔn mu dodoɔ no ara hyɛ ntade fitaa ne tuntum. Kaa a ɔte ho no nso ahosuo yɛ tuntum.

Aberanteɛ a ne nan yɛ ne ya na ne yere gyina ne nkyɛn. Ne yere no kura nhwiren, ɛna nnipa foforɔ nso a ɛyɛ ɔbaa ne barima nso di wɔn akyi. Nnipadɔm a wɔbɛgyaa wɔn nyinaa nso asɔre agyina wɔn nan so a wɔn ani agye.

Kaa kwan a kaa ne moto nam so. Cars no a ɛnam so no dɔɔ so sen moto no. aberanteɛ baako a ɔretwi moto no ahyehyɛ nneɛma bebree wɔ ne nkyɛn. Ɔhyɛ helmet na knicker.

Agofomma bi te hɔ a wɔrebɔ twene. Wɔn mu bi gyinagyina akyire a wɔn deɛ wɔrebɔ wɔn nsam na wɔreto dwom. Wɔn a wɔrebɔ twene no hyehyɛ kyale, na wɔde wɔn nsa na ɛrekɔ twene no.

Ekuo bi ahyia wɔ petee mu wɔ dan bi mu, na wɔgyinagyina redi nkɔmmɔ. Ebi yɛ abubuafoɔ a wɔte wɔn abubua akonnwa mu, na nnipa no bi ne abubuafoɔ yi redi nkɔmmɔ. Ebi yɛ mmarima, ebi yɛ mmaa.

Nsɛntwerɛfoɔ a baako kita microphone na mmienu nso kita camera, na wɔde akyerɛ nnipa mmienu a wɔabisa wɔn asɛm so. Barima baako a wɔabisa no asɛm no hyɛ nose mask, ɛna ɔbaa bi gyina ne nkyɛn.

Beebi a wɔtu fam agudeɛ a nnipa bebree ɛreyɛ adwuma wɔ hɔ. Nnɔteɛ ne nsuo adi afora ma hɔ ayɛ kyakaa. Nnipa yi dɔɔ so yie pa ara a bi koto fam na bi nso gyina hɔ. Bi nso ɛresa anwea.

Ɛkwan mu a cars gyinagyina na abofra baako a ɔhyɛ jalabia fufuo ɛde n'ani akɔtɛ car tuntum baako a agyina glass ho. Ɔkumaa baako nso gyina n'akyi a ɔhyɛ ataade biribire na ɔbɔ duku.

Nnipa bebree a wɔsi akan wɔ nsuo mu gyina nsuo tadeɛ ho, na wɔhyehyɛ gyesi a wɔde si akan, na mu bi nso kitakita wɔn aman frankaa a ɛkyerɛ baabi a wɔfiri.

Beaeɛ a ɔresi ɛdan. Nnipakuo bebree wɔ hɔ a wɔretwe mortar ɛkɔ ɛhɔ nom. Mmarimma na dɔɔso wɔ nnipakuo yi mu na wɔn mu bebree ɛhyɛ kyɛ na ebi nso hyɛ nika.

Sukuufoɔ bi a wɔ dɔɔso pii na obroni baa bi ɛhyɛ ataade fitaa gyina wɔn ntɛm. Mmɔfra yi ani agye a wɔresere. Sukuuni baako gyina akyiri a wɔama ne nsa so a krataa fitaa bi ekuta no.

Mmɔfra bi ɛwɔ dan mu a ɔbaa bi a violin ɛda ne kɔn ho egyina wɔn anim. Na ɔrebɔ senkuo yi a mmɔfra no ɛretie. Na ɔpanyin bi nso te akyiri a ɔte table anim a ɔrehwɛ biribi wɔ krataa so.

Nnipa bebree wɔ abɔnten so, na bi kita frankaa a n’ahosuo yɛ ahabanmono ne fitaa. Bi asɔre gyinagyina adeɛ bi so. Na nnipadɔm no akyi no, nnua atenten bi nso si hɔ.

Car nnipa ayɛ mu ma a apolisifoɔ abue ama nnipa yi apue afiri mu. Deɛ ɔdikan a ɔresi yɛ ɔbaa bag bɔ n'akyi. Dodoɔ noa aka mu nso ebi nso hyɛ ataade soro kɔkɔɔ a wɔn nso epuepue.

Akansie bi rekɔ so ama nnipa bebree atwa ahyia, na mmeranteɛ mmienu bi asɔ makyo man bi nsa a wɔde n'akyi ato table bi so. Aberanteɛ bi nso gyina hɔ a ɔkita kamera retwa mfonin.

Nnipakuo bi atwa ahyia a akonnwa si hɔ a nnaka sisi so. Na nnipa no mu bi de wɔn nsa ahyehyɛ wɔn bɔtɔm. Na wɔn afadeɛ no nso akata wɔn anim nyinaa a wɔnhunu hwee. Dodoɔ no ara hyɛ geans wɔ fam, ɛna ɛsoro fitaa.

Dwam a wɔasie nneɛma bebree. Nneɛma no bi yɛ gyeene, green pepper, mmako, nkuruma, akutuo ne potato. Maame ne papa bi te nneɛma yi akyi.

Ɛpo ano a wɔasisi adan bebree. Na adan no bi yɛ tenten na ebi yɛ tietia. Ebi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fitaa, ebi yɛ akokɔsradeɛ. Ɛpo no ani ayɛ sɛ wiem no.

Sukuufoɔ bi wɔne wɔn kyerɛkyerɛni wɔ science lab, mmarima ka ho na mmaa nso ka ho. Na wɔn kyerɛkyerɛni no yɛ barima. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fitaa tenten, na microscope si hɔ a baako te anim.

Nipadɔm bi abɔ kyenku wɔ abɔntene mu, na asraafoɔ de dadeɛ ato fen, ɛna wɔgyina anim. Nnipa yi atwerɛ biribi agu plywood so sɛ Accept the result for peace. Nnipa no mu dodoɔ no ara hyɛ ntade fufuo.

Beebi a wotu sika kɔkɔɔ na nnipa bi aboa anwea ano a wɔabobɔ ntaaboo bi, na wɔsa anwea no gu mu na wɔde pipe akyerɛ so na nsuo no ahohoro anwea ne ho. Wɔkita sofi na baako asɔ ne sisi.

Nnipa bi tete taxi apampam. Taxi no ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ, na wɔaboro so na wɔtete n'apampam a nneɛma sane ka wɔn ho. Nneɛma no bi yɛ gallon a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Nwuram a nnipa mmienu bi abɔ wɔn ho adwaa wɔ dua kɛseɛ bi ase. Peebolo ne akonnwa mmienu wɔ hɔ a wɔtete so, na wɔn kaa nso si dua no nkyɛn a kaa no ahosuo yɛ fitaa.

Kwan hi a nnipa bebree nam hɔ. Maame kɛseɛ bi a ɔhyɛ skirt kɔkɔɔ ne atadeɛ soro fitaa ne ɔbaa foforɔ nam hɔ. Nnipa yi bi retwɛn kaa, na bi nso retwa kwan no mu.

Dan a nkonnwa akɛseɛ tuntum sisi hɔ, na yɛ bea a yɛtena hwɛ sini, dan ne ho no, wɔde pictures bebree afemfam ho a ɛyɛ sini ahodoɔ wɔyi wɔ hɔ.

Kaa bi a wɔabue ne bonnet so, na kaa n’ahosuo yɛ ahabanmono. Wɔakyekyere abirekyire nso bɔ kaa yi mu, na nnipa tete kaa yi mu a ayɛ ma. Wɔapaake nneɛma bi nso agu ka no apampa mu.

Nnipa bebree abɔ kyenku egyina dan bi ase. Ebi yɛ mmarima, ebi yɛ mmaa. Ɔbaa baako a wɔabɔ ne ti agu n'akyi ɛde hakekyif akata ne ti. Na maame bi nso so adeɛ retɔn wɔ hɔ.

Supermarket a yɛdi dwa. Nnipa bebree ɛwɔ hɔ a wɔn nyinaa bobɔ nose mask. Bebree nso ekuta adea yɛtɔ nnoɔma gu mu a yɛpia. Baako deɛ no, woatɔ nneema bebree agu mu.

Nipakuo bi gyina stage a wɔredi asa. Ɔbaa ne barima baako a wɔwɔ akyire no hyɛ ɛkyɛ. Nnipa nnan bi nso wɔ wɔn apampam a wɔrehɛ deɛ ɛrekɔ so. Na wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsa.

Nnipa bi a wɔte hɔ na nnipakuo bi gyina wɔn anim na wɔredi dwuma ama wɔn. Asrafoɔ bi nso aba ha a wɔyɛ mmienu na ɔhyɛ kyɛ a wɔatwe wɔn nose mask aba fam. Papa bi nso a ɔnnyɛ ɔsrani nso hyɛ ataadeɛ yellow a ɔno nso ɔhyɛ kyɛ.

Po ano a mmayewa bi redi asa, na nnipakuo bi nso te hɔ a wɔrebɔ twene ma mmayewa yi de resa. Po da wɔn akyi a wohu wiem kakraa wɔ hɔnom. Anwea nso wɔ po no ano.

Mmaa mpanyimfoɔ a wɔn dodoɔ yɛ num. Wɔde approne abɔ wɔn mu a wɔn anim no, nhwiren aahodoɔ wɔ hɔ. Wɔ nyinaa se gu so a wɔresere. Nhwiren no bi ahosuo yɛ pink, ahabanmono na fitaa.

Ship kɛseɛ a nnipa bebree tete mu, na ship no mfimfin no, swimming pool wɔ mu. Na nnipa bi da pool nemu na bi nso aworɔ wɔn ho deda ano.

Nsuo ayiri ama nnipa bi nenam mu. Naaa ɛbi te bicycle so, ɛna ɛbi nso te pragea so a wɔde nam nsuo no mu. Wɔn a wɔntumi nnante mu no atenatena car mu, ɛna ɔde wɔn nam mu.

Papa bi a wayi ne bo so te hɔ a mmaa mmeɛnsa abu nkotodwe wɔn n'anim. Baako nso ahyɛ fitaa de tɔmmɔ ahodoɔ bebree agu ne kɔn mu te hɔ, na aberanteɛ bi a ne ntoma si n'asene de ayewa reba ɔbaa a ɔhyɛ fitaa no anim.

Mmeranteɛ bi gyinagyina nneɛma a wɔreda no adi wɔ abɔntene ho. Na nneɛma yi, wɔahyehyɛ no akuoakuo gu rɔba a n'ahosuo yɛ bibire, ahabammono ne akokɔsradeɛ. Borɔdeɛ nso gu wɔn akyi.

Maame bi te hɔ a ɔrekye adeɛ. Na ne nkyɛn no, mmaa mmienu nso te hɔ a abofra ɛte baako nan so. Ne gallon a n'annwa wɔ mu nso si hɔ. Na kɛntɛn a ɔkye adeɛ no a ɔɔsesa gum nso si ne nsa nifa so.

Dan bi a wɔretwa sinii wɔ mu, na oyikyerɛ a yɛ apolisifoɔ a wɔgyinagyina kaa fitaa ho na baako de ne nsa atwere kaa no. Wɔn a wɔkita mfidie ɛretwa saa oyikerɛ yi nso wɔ hɔ.

Nnipa bebree gyina beaeɛ bi a wɔabobɔ nose marsk. Na ɔsrani baako a ɔno nso ahyɛ nose marsk ne kyɛ atene ne nsa rekyerɛ wɔn deɛ wɔnyɛ. Papa baako a ɔwɔ mu a ɔhyɛ ataade fitaa egyina ne anim a wakutunu rebɔ ne mpaboa laize.

Nipakuo bi a wɔahyehyɛ wɔn ho na wɔte bɔnka bi mu. Nneɛma a ɛhyehyɛ wɔn bi yɛ nose mask, gloves kɔkɔɔ, ɛna ɛbi kita sofi a wɔde rete saa bɔnka no mu. Na wɔapia efi bebree abɛgu ɛka no ano.

Baabi a wɔtu agudeɛ, na nsuo ama atɛkyɛ ayɛ hɔ kyakakyaka. Nnipa mmeɛnsa bi a wɔgyina hɔ no kita headpan awɔrehwie adeɛ afiri baako mu agu baako mu. Wɔn akyi no, nwura wɔ hɔ.

Borɔdeɛ ampesie a ɛwɔ awewa mu si adidipono so. Na nyaadoa abomu a wɔatwi de ngo agu so. Kosua mmiɛnsa nso da nkyɛn. Na wɔabubu saamon nso agu ani.

Beebi a wɔtu adudeɛ na hɔ ayɛ amona amona. Nnipa bebree a wɔredi dwuma wɔ hɔ no kura sofi, head pan na rɔba. Bi yɛ mmeranteɛ, na bi nso hyehyɛ kyɛ.

Catapiller wɔ bea a wɔtu sikakɔkɔɔ, na wɔde catapiller yi ato amena ama nsuo abɛtaa mu. Nnipa bi nenam hɔ, na bi nso abɔ kyiniiɛ a wɔte aseɛ wɔ beaeɛ hɔ.

Beaeɛ a wɔtu sikakɔkɔɔ, na nsuo ataa fa bi ama ɛhɔ ayɛ kyakakyaka. Machine bi nso si nuo no mu, na nnipa bɛya nsia na wɔredi dwuma wɔ ha a wɔn nyinaa yɛ mmarima. Baako kita sofi a wakuntunu ne mu resa anwea.

Nnipa mmienu bi redi asa wɔ badwam. Sedeɛ gu wɔn kɔn mu, ɛna ɛbi nso gu wɔn nsa. Na wɔde adeɛ fitaa bi abɔ wɔn ti. Nnipa bebree nso atwa ahyia wɔ wɔn akyi a baako bo no, hwee nhyɛ no a chain na ɛda ne kɔn mu.

Abusua bi ɛte nturo bi mu. Na wɔde ntoma asɛ fɔm ɛna wɔtete so. Wɔn mmofra mienu ɛka wɔn ho. Ɔbaa panyin a ɔwɔ mu no okita kuruwa mienu a ohwie ade afi baako mu ama abɔfra ketewa.

Beaeɛ bi a kɛndɛl a yasosɔ, ahwehwɛ, broni ba, nhoma, ɛne neɛma ahodoɔ bebree esisi hɔ. Na broni ba no da hɔ, ɛna kɛndɛl no nso wɔde akyerɛ ahwehwɛ bi so.

Nnipa a wɔreyɛ kaa kwan, na wɔn nyinaa hyɛ ataare bibire, na tanker kɛseɛ nso si kwan ne so. Nnipa ne bi kita sofi wɔ wɔn nsamu a wɔde ɛresa anwea wɔ kwan ne ho.

Nnipa bebree ato santene a wɔkita Kuffour gallone derekɔbu nsuo. Nnipa yi bi yɛ mmɔfra, ɛbi tɛ mpanimfoɔ. Ɛbi nso yɛ mmaa ne mmarima.

Aberanteɛ bi gyina abɔnten, na n'akyi no, adan atenatente mmienu si hɔ. Kaa kwan nso da n'akyi a cars nam so. Atadeɛ a ɛhyɛ aberanteɛ yi soro yɛ yellow, ɛnna ne fam yɛ fitaa, ɛnna ɔhyɛ mpaboa tuntum ne kɔkɔɔ.

Nipakuo bi edi asa ɛwɔ senema. Na wɔn asa no ɛmmɛɛma bɛyɛ nan ɛte hɔ ɛna ɔbaa bi a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ amuni atɔ wɔn so, ɛna waso nemu. Ɔbaa bi nso egyina akyire a ɔhɛ kyɛ.

Mmeranteɛ a wɔdi agorɔ a wɔfrɛ no wrestling, na wɔyɛ mmeɛnsa na wɔgyina ring no mu. Baako baako a ɔgyina mfimfini no kita ne nkunim abotire. Ɛna ne mma mmienu kura ne nsa benkum ne ne nsa nifa.

Adwabɔ bi ase, na ade bi si hɔ a ayɛ kusuu, na nnipakuo bi asɔre de wɔn nsa akɔkeka saa adeɛ yi. Papa bi gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛ na ne nan si fam, na ɔno deɛ ɔrehwɛ saa adekorɔ no.

Nsukuufoɔ wɔ dan mu. Na wɔtete akonnwa so a wɔn tanble so no, wɔde adeɛ bi a asɔ kanea a akyerɛ krataa ɛda table no so. Wɔn ani agye wɔ dwumadie a wɔredi no so. Asukuufoɔ yi afade yɛ tea ne paanoo.